Itongo rinini cane ryubatsemwo amazu asakaje amabati atukura ndetse n'imirima y'ibigazi n'ibiti birebire. Hejuru mu kirere hasa n'ubururu eka harimwo n'izuba ryarashe; harimwo n'ibicu vyera.

Inka nyinshi cane ziri hamwe iz'akagaju, iz'igitare n'izumufyiri, zirunamye nk'ikimenyetso yuko ziriko zirarisha ubwatsi butotaye busa n'urwatsi rutoto, hirya no hino hari ibiti birebe bikikuje izo nka nk'ikimenyetso ko zirikurisha mw'ishamba.

Kgo birimi cane riri mo imirima y'ibigori eka n'ibigazi vyinshi cane harimwo amazwe yubakishije amabati n'umupfuko wuzuye ivyatsi ubona ko ari umuntu yaje kwahira ubwatsi ibwinka canke bahari imatungo afise muhira hari n'ivyatsi vyoumwe ibigore bw'uri ubona bakuye ku umurima.

Itongo rinini cane ririmwo umurima ugizwe n'ivyatsi vyinshi cane birandaraye hasi bisa n'ugwatsi rutoto. Hirya no hino hari ibiti birebire nk'ikimenyetso yuko uwo murima uri mw'ishamba ry'ibiti vyinshi cane Kandi bitotahaye.

Ndikumana arikumwe n'abandi bantu benshi cane. Yunamye ashize ukuboko mu kigeyo kirimwo amashu manini cane atotahaye asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko ariho akiva mu murima azanwe mw'isoko.

Inka zifise amabara y'igitare, n'ayirabura, ziri hagati y'ibiti bishinze, n'ibikitse, nkikimenyetso cuko ari indaro yazo, hasi hari ivyatsi vyinshi cane bisasiye iyo nzu zibamwo.

Ibidumu bivye cane i bitandukanye bibona yuko birimwo amazi icanke uyundi mwavu bifise imirumyo yirabura eka n'amabara yavyo aratandukanye, kuko muri vyo hari ibisa n'umuhondo ibisa n'ubururu n'ibisana icatsi ikibisi.

Ivyamwa vy'icane vyeganeje hamwe, ariko biri ku nkaro zitandukanye agataru kamwe kariko imyembe akandi kariko amabungo akandi kariko amapapayi eka n'imihwi mitoya yitwa otumara amasenge.

Ubwato busiz'irangi risa n'ugwatsi rutoto, nibwo buri mu mazi menshi cane ubona yuko ar'ikiyaga , hejuru mukirere haboneka izuba rirasiye murayo mazi biraboneka yuko ar'umuntu ari kuroba.

Inka nyinshi ziri hamwe muri zo hari zifise amabara yera izi akagaju n'iziumufyiri hirya imbere yazo hari abantu ubehecane bambaye impuzu zirabura n'izitukura n'izera nk'ikimenyetso yuko bazijanye kw'isoko, kuko bamwe muri bo bafise inkoni mu ntoki.

Inyoni nini cane ifise umunwa w'umuhondo n'amababa yirabura, ihagaze mu mazi iri kumwe n'izindi zigenzi zayo n'igiti kiri hagati muri ayo mazi. Ku nkombe haboneka ivu, ni ikimenyetso cuko uruzi ariho rugarukira.

Itongo rinini cane ribonekamwo imirima itandukanye ,imwe muriyo n’ibitoke , ibiti vy’amavoka eka harimwo n’amazu asakajwe amategura hakurya harimwo imisozi ubona yuko habamwo abantu n’amazu atandukanye.

Itongo rinini cane rifise ibiti vy'ubwoko vyinshi cane bitandukanye imigano n'imikaratusi eka n'umurima w'amateke uri impande y'ivyo biti, hari amabuye yubakishije inzira icamwo amazi n'ikimenyetso cuko bashoboye gutandukanya indimiro n'ishamba.

Inkoko nyinshi cane zirihamwe ziregeranye kandi ziratandukanye bitewe n'imibiko zifise hari iyifise ntoya na binini ya bisobanuyeko haba harimwo isake n'inkokokazi hirya no hino harimwo indobo ziriko ziratoreramwo intete.

Ndikumana arikw'ikinga yashizek' umufuko ufise ibara ryera ,arikw'aca mwibarabara rirerire ry'ivu agiye guhura n'abandi bantu benshi umwe muribo yambaye umupira utukura impande habo har'ibiti birebire bikikuje iryo barabara.

Amabuye manini cane n' ibiti bire bire bigizwe n' amashami n' amababi atatohaye ivyo biri kumusozi mure mure uriko abantu bicaye bafise impuzu zirabura n' izitukura bari mu gatutu kivyo biti.

Ungu rinini cane ririmo imirima itandukanye muri iyo harimo ibigori bimaze kwera, bitewe n'uruyange rumaze kuzana eka impande hari n'ibigazi evyi cane biboneka bifise amashami atotahaye cane.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima ibiri itandukanijwe ninzira iri hagati yiyo mirima abantu bacamwo, ibigori nivyo biteye muriryo tongo biboneka yuko biriko birera bitewe n'amashurwe bifise n'amababi yavyo amwe ariko aruma ayandi aracasa nurwatsi rutoto

Inyana yinka iryamye mu bunyovu biboneka ko imeze neza impande yayo hari inyoni zibiri zifise ibara ryera na zo zitekanye zimeze neza biboneka ko zibanye mu mahoro.

Inyoni niniya iri mu bwoko bw'inuma ifise ibara ryera, umunwa usa n'amaguru yayo, eka n'ijisho ririrabura, ihagaze hejuru ku giti kirekire c'urubaho nk'ikimenyetso c'uko ariho yugamye izuba.

Inkoko niniya cane ifise umubiko utukura ariko mutoya nk’ikimenyetso yuko ari inkokokazi , inyuma yayo hariyo iyindi nayo nyene isa nk’uko ziri mu vyatsi vyinshi cane bitotahaye ariko inyuma yavyo hari amashamba biboneka ko ari menshi cane .

Inka yishashi iriko irarisha, ifise amahembe abiri, iri mu vyatsi vyinshi cane bitotahaye vy'inshinge, hirya no hino hari ibiti vy'imikaratusi navyo biriko birakura n'ikimenyetso ko ari mw'ishamba, inyuma yayo hari Ndikumana ayiragiye.

Itongo ririni cane ririmwo imirima y'ibigazi n'ibindi ibiti birebire ubona ko arishamba hacamwo ibarabara hagati muri ryo harimwo abantu uwambaye umupira usa n'ubururu n'uwera.

Inka inyinshi ziri hamwe ziboneka ziri ko zirarya ubwatsi ubutotaye hirya, kandi haboneka inzu yubakishije ibiti isakaje n'ivyatsi iboneka ko ari yo zibamwo zifise amabara atandukanye nk'ay'igitare na yera.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigazi n'ivyatsi vyinshi cane bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto bikikuje ivyo biterwa hirya nohino har'ibindi ibiti bisa nk'ishamba ryinshi cane vy' imikaratusi hamwe n'amavoka.

Imvubu zibiri ziboneka amatwi n'amaboko yazo abiri, murizo harimwo nini na ntoya, biboneka yuko ar'umwana na nyina, ziri mu vyatsi vyinshi cane ku nkombe y'uruzi haboneka n'amazi menshi cane.

Imvu nini cane iri mu mazi hagati haboneka hirya nohino ivyatsi bibitotaye ifise amatwi abiri n'amaso yayo ni vyo biboneka cane n'amazuru umutumba wayo uravyishe ecane.

Inkaniri cane iboneka umutwe n'amatwi yayo ifise ibara ryera n'iryo umufyiri hirya yayo hari ibiti birebire bigororotse n'ibindi bikitse nk'ikimenyetso yuko iri mu ndaro hashashe ivyatsi vyumye hirya no ku mpande hari ama se.

Itongo rinini cane riri mu murima urimwo amazi ikirya no hino hari ivyatsi evyi cane n'ibiti bikikuje uwomurima harimwo, kandi inzu zisakaje amabati nk'ikimenyetso yuko ari ho wororereye amafi.

Ivyamwa vyinshi cane bibiri hamwe, muri vyo harimwo imyembe, amabungo, amatunda n’imicungwe biri mu mifuko yera n’inanasi ku mpande biteretse ku meza ikozwe mu mbaho z’ibiti.

Ndikumana yambaye igitenge afise ikidumu mu ntoki ariko asuka amazi mw'isafuriya imbere yiwe hari inkoko nyinshi cane ziriko ziramwegera nk'ikimenyetso yuko zije kunywa ivyo ari kuzisukira hirya yiwe hari ibiti birebire n'ibindi bikitse nk'ikimenyetso yuko ari ikiraro cazo

Oyonga yambaye umupira w'umuhondo n'igitambara mu mutwe yikwereye ivyatsi bifise imizi n'imikerera y'ibiharage n'ikimenyetso yuko abivanye mwitongo avuye ku bisoroma ashobora kubishira mw'isoko canke akabiteka bifise, kandi n'amababi y'urwatsi rutoto.

Ndiku mana na abasa bose bikereye inkwi bafise umupanga amuntoki hirya nohino hari vyatsi vyinshi bitotaye n'ibiti birebire nk'ikimenyetso yuko bavuye gusenya, kandi harimwo n'imirima itandukanye.

Tungu uririni cane riboneka ririmwo imirima itandukanye k'iryano hino harimwo ishamba ry'ibiti birebire ubona yuko harimwo n'ivyamwa vy'amavuka n'imyembe bikikujwe n'ivyatsi vyinshi cane vy'amashinge gifise urwatsi rutoto.

Inyoni nyinshi cane ziriko ziraguruka zisanjije amababa yazo izindi zihagaze hasi mw'ivu impande yazo har'amazi menshi cane nk'ikimenyetso c'uko ariho ziba zaje kurondera amafi zirya, hirya nohino ku mpande haboneka ivyatsi biri ku nkombe yurwo ruzi.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'imyumbati n'uyundi urimwo ibigazi n'ibiti bitandukanye n' ibindi bikikujwe uyo murima, haboneka inzira irimwo ivyatsi n'amazu atandukanye biboneka ko arahantu abantu baba.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima n'imyumbati, ritandukanijwe n'inzira icamwo hagati. Bayaga ariko arahaca ari kw'ikinga rifise amapine abiri, imbere yiwe hari amabuye menshi cane.

Itongo rini cane ririmwo umurima w’imyumbati. Ndikomana afise inkoko irimwo imbuto z’ibiyoba, yambaye umupira usa n’umuhondo. Ku mpande n’impande yiwe hari ivyatsi bitotahaye bisa n’urwatsi rutoto.

Amazu atandukanye aboneka ari mu mazi, ubwato buriko busozwa n'umwana yambaye umupira w'umuhondo, nk'ikimenyetso y'uko yuzuye n'umwuzure wabateye. Habonekamwo ivyatsi iruhande y'ayo mazu.

Imbata zo mu mazi zifise ibara ryera r'umunwa muremure iruhande yazo hari izina inyoni z'ubwoko butandukanye, bitewe n'amabara na zo nyene zifise muri zo harimwo izirabura hiry yaho hari amashamba maremare iy'ibiti ivyatsi bitotaye.

Umurima munini cane ugizwe n'amateke n'ivyatsi kumpande n'ibiti birebire ubona yuko arivyo bikikuje uwo murima, haboneka kandi ubu mwanya bwera nubusa n'ubururu nkaho ico kibanza arico bashiramwo ibintu biba bisa nabi.

Bu neni na ntoya ziri ku nkombe iyuruzi, kuko harimwo amazi i ruhande yiyazo hirya nohino hari ivyatsi bitotaye birebire n'imikaratusi y'ibiti na yo nyene ikuze k'ikimenyetso yuko zariko zirarisha.

Igiti kinini cane c'icamwa c'ivoka, kiriko imbuto cico giterwa, gifise amashami menshi cane n'amababi afise urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko ari umurima wico giterwa.

Inyoni niniya yo mu bwoko bw'inuma ifise ibara ryera n'amaguru atukura ihagaze kw'ishami naryo nyene ryera , hirya no hino haboneka amashami n'ibiti bitotahaye ikimenyetso cuko ari mw'ishamba.

Ingona ahanini cane ifise umunwa muninj n'umuriro muremure. Haboneka urugaragamba rwayo, eka hirya no hino hari ibiti n'amazi biboneka yuko yaduze hejuru ku nkombe y'uruzi yari irimwo.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare harimwo izakagajo zimishiriri n'izigitare, inyuma yazo hari umuntu afise inkoni yambaye n'inkofero biboneka ko ari umwungere wazo, hirya yaho haboneka ibiti bifise ivyatsi bitoto.

Inyuni inyenshi cane ziboneka ziri ku nkombe iyouruzi hari n'izindi ziboneka ziriko ziraruguruka amaba yazo, ariko arakubita hirya yaho haboneka ivyatsi biri ku nkombe ubona yuko biremvye cane bisarurwasi rutoto.

Imisozi mirincane, kandi miremire itandukanye ubona yuko isarishisijwe ibiti bitandukanye iv'imikaratusi n'amapinusi birebire, kandi hariko n'ivyatsi bitotaye bona yuko bicarije iyo misozi miremire.

Inka nyinshi cane ziri hamwe, muri zo harimwo izifise amabara y'amagajo n'izumufyiri , imbere yazo umugore yambaye igitenge hasi naho hari ibishanga biboneka ko birimwo n'amase bivuze yuko ariho ziba.

Itongo rinini cane riboneka ririmwo umurima wagutse ugizwe n' ibiti bitandukanye bifise amababi agisa n' ugwatsi rutoto nayandi yahishiye amaze kuzana ibara ry' umuhondo, biboneka yuko arishamba rinini cane.

Ndikumana na Basabose bari mûri mu bwato bafis'igafe muntoki bambay'inkofero bose, amazi menshi cane niyo ari kunkombe z'uruzi rur'impande y'imisozi miremire.

Amashu menshi cane yandagaye hasi. Afise amababi asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso y'uko akiri mashasha avuye gusoromwa mu murima. Impande yaho hahagaze umuntu yambaye igitenge gifise ibara ritukura.

Rube nyinshi ziboneka ziri hamwe imwe muri zo ri nini kuzisumba ibindi n'ibibunduguru k'ikimenyetso yuko ari inyina uwazo ziraryamye zose bazisashije ibigorigori n'ikimenyetso c'uko ziri mu ndaro yazo.

Imbata inyishane zegaaanirije hamwe ziboneka zifise amaso atukura n'amabara atandukanye ku mugongo no mw'izo si muri zo harimwo izirabura ni zera zeganirije hamwe mu kiraro ukimwe nk'ikimenyetso c'uko ari indaro yazo.

Abi mecane agizwe n'amashami y'i giti kiri kumwe n'icamwa aco indimu ni vyo bigize itongo ririmwo uwo murima ico giterwa biri kumwe n'ibindi biti birebire bikikuje uwo murima.

Akoresheje ukuboko kwiwe n'intoki zibiri, Bayaga yashize itabi ku munwa, imbere yiwe hari ibibiriti bine vy'ubwoko butandukanye bitewe n'amabara yavyo bifise, hari ibitukura hari nibica bisa n'urwatsi rutoto.

Igisagara rini cane cubakishijwe amazu mare mare ageretse n’ibiti vyinshi biteye hagati yo muri ayo mazu. Asakarishijwe amabati atukura n’amabarabara aboneka ko yubakishijwe ikaburimbo itirabura.

Amazi menshi cane aboneka akikujwe n'ibiti kunkombe nkikimenyetso yuko ari ikiyaga canke uruzi iyo mirima iri hirya no hino irimwo ibiti vy'ibigazi nibindi vyatsi vy'ubwoko bwinshi cane bitandukanye bitotahaye.

Itongo rinini cane ririmwo amazu ndetse n'ibiterwa vy'ibigazi n'amazi menshi cane ubonako iyo tongo ryarengewe nayo Bayaga ari mu bwato afise n'igiti mu ntoke ariko arasunika ubwo bwato kugira bushobore kurengana buciye mu mazi

Itongo rinini cane rigizwe n'ibiti vy'ivyamwa bitandukanye muri vyo harimwo imwembe amavoka eka n'ibindi biti vy'amashugwe bifise amashami n'amababi atotahaye cane harimwo, kandi n'imodoka zifise ibirahuri.

Basabose na murumuna we bari mu kiyaga bariko bararoba bafise ubwato n'ingafe mu ntoke bariko barasoza, hakurya yabo haboneka umusozi munini cane ugizwe n'ibiti.

Tongu ririmi cane rigizwe n'umurima awuw' umuceri uriko amashugwe n'ivyatsi bitotaye nk'ikimenyetso yuko uwo murima awu weze ushobora gusoromwa canke ugasarurwa irya no hino iyo umurima hari ivyatsi bitotaye bisa n'ubwatsi rutoe uto.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibitoki, imyumbati, n'ibiti bifise amababi n'amashami maremare asa n'ugwatsi rutoto nk'ikimenyetso ko ari ishamba rikikuje iyo mirima itandukanye y'ibitegwa.

Inka nyinshi cane ziri hamwe imwe niy'akagaju izindi n'igitare hari nizifise ubufyiri . Zunamye mu vyatsi birebire bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto n'ikimenyetso yuko ziriko zirarisha .Hirya no hino har'ibiti birebire vyo mw'ishamba.

Ingurube nyinshi ziri hamwe, murizo hari izifise amabara atandukanye arimwo ayera n'ayirabura, hasi hari ivyatsi ziriko zirabirya nk'ikimenyetso ko bazigaburiye hirya no hino kumpande hari inzu ubonako zibamwo.

Umurima munini cane ugizwe n'imyumbati ubona yuko uri kw'itongo rinini, haboneka amashami yayo n'amababi agisa n'urwatsi rutoto ageze gusoroma nk'imboga bakoresha mu kurya.

Itabi ry’ Ikirundi riranikiye, haboneka ibibabi bimwe vyumye hejuru n' ibindi bigisa n' urwatsi rutoto kumpande zimwe na zimwe nkikimenyetso co kwerekana amababi yitabi ryumye ry’ Ikirundi nayandi akiri mabisi

Itongo rinini cane riboneka ririmwo indimiro zitandukanye n'amazu y'abantu babamwo harimwo kandi n'imisozi itandukanye n'ibiti birebire vyama voka nk'ikimenyetso yuko ari ingo z'abantu, Hirya no hino habonekamwo imiserege y'indimo.

Inka nyinshi ziri hamwe, ziboneka zunamye mu bwatsi nk'ikimenyetso c'uko ziriko zirya ubwatsi bazigaburiye. Inzu yazo yubakishijwe ivyuma bisize irangi ritukura. Muri zo harimwo izisa n'umufyiri n'izifise amabara yera.

Ibiyoba beryoshe gusarura teke twabiteye mu kwezi kwa gatandatu, ariko buturi mu kwa kani utwuko turasarura ntibora bingena abanyeshuri bose twigana baza kumfasha, kubera biraryoshe ubisarura ubirya, ariko biragwaza inzoka hamwe bo vyo ishenga bucuca kwa muganga.

Itongo rinini cane ririmwo umurima uteye igomwe w'ibigori hagati hateyemwo imyumbati, hirya no hino haboneka uyundi murima w'ibigazi vyinshi cane bitotahaye bifise amashami n'amababi ubonako asa n'urwatsi rutoto.

Zibiri ziri ku mwombe y'uruzi iyindi na yo iya gatatu iri mu mazi hagati utunyoni dutoduto turi ku mugongo wazo turiko dutora udukoko dutoduto turiko turarya ivyo bikoko binini binini hirya no hirya ku mpande haboneka ishamba ry'ibiti n'ivyatsi itotaye.

Buname arikumwe na Bayaga bafise ingafe umwumwe wese muntoki bicaye mubwato hejuru, bari hejuru y'amazi nkimenyetso yuko bariko barasoza ubwato bwabo mukiyaga kininiya kandi bashobora kuba bariko bararoba.

Muganga w'ibitegwa yambaye itaburiya yera afise umuti w'ibitegwa mu ntoki urirabura, eka mu kundi kuboko afisemwo ikaramu y'ubururu, yambaye n'ishati yirabura.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima munini cane hariko hacamwo abantu batatu harimwo uwambaye ishati yera n'igitenge, n'uwambaye umupira w'ubururu yaho har'ibiti birebire vyerekanako bikikuje uwo murima .

Itongo rinini cane riri mu murima w'ibigori harimwo n'amazu menshi cane agerekeranye asize amarangi y'ubururu nay'umuhondo .Hariho n'amazi akikuje uwo murima k'uruhande rwo haruguru hateyemwo n'ibindi vyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ivyatsi n'ibiti birebire vy'imikaratusi n'ibindi bitandukanye habonekamwo umuntu yicaye kuri moto n'inzira abantu bacamwo, hirya no hino harimwo n'ibigazi.

Utuye doto doto cane turi impande y'imiswi mito ifise amabara yirabura n'ayo muhondo hirya nohino haramazu afise amarangi yogahama biboneka ko ari ho abantu ubaba ba nyene iyo miswi.

Ivyamwa vyinshi cane bitandukanye birimwo amabungo, imyembe, amatunda n'imicungwe biteretse ku meza y'urubaho nk'ikimenyetso yuko vyegeranijwe kugira bigurishwe abantu baje kubirondera bashobore kworoherwa no kubitandukanya

Ndikumana yicaye mu bwato afise ingafe ku ntoke n'amazi menshi cane nk'ikimenyetso yuko ariko asoza muri ico kiyaga canke uruzi, hirya no hino hari ibiti vyinshi cane biri ku nkombe bibonekako ari ishamba rinini.

Itongo rinini cane rigizwe n' umurima w' imyumbati n' amateke n' ibigori kumpande biraboneka yuko harimwo nibiharage vyagiye birandaranda kuriyo myumbati biboneka kandi ko bigeze gusoromwa.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ibiti bita kajwari. Biboneka bigororotse cane, bifise amashami n'amababi atandukanye asa n'urwatsi rutoto. Hasi hari ivyatsi birandaraye cane.

Ikiyaga kirimwo amazi menshi cane hejuru yaho hari ubwato bubiri ubona yuko birikumwe n'ingafe kunkombe hateyeko Umurima w'ibitoke n'ibiti birebire bitandukanye amazi asa n'ubururu.

Itungu rrini cane ririmwo umurima w'itabi rifise amababi marini cane atotahaye hasi haboneka ivu nk'ikimenyetso yuko ico giterwa citabi icabagawe ku mpande y'umurima hari ivyatsi vyinshi cane n'ibiti bikikuje iryo tonga.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibigori, imyumbati ndetse n'ibigazi birebire bifise amashami n'amababi y'urwatsi rutoto. Bitandukanijwe n'inzira iri hagati y'izo ndimo n'imoto irimwo

Inyoni zibiri zifise amabara atandukanye harimwo imwe ifise irisa n'urwatsi rutoto kw'izosi no ku munwa, zihagaze ku mabuye abiri yera iruhande yazo hari amazi menshi ikimenyetso yuko ziri ku nkombe y'uruzi

Itongo rineni cane rigizwe n'umurima uri mu ibiterwa bitandukanye muri ivyo harimwo ibiti n'ivyatsi birandararaye bifise ubwatsi rutoto hirya haramazu asakaje amabati atukura agerekeranye k'ikimenyetso yuko awo hantu haba abantu.

Ivyamwa vyinshi cane biteretse mu bigeyo bibiri bipfukishije utumwanya dusa n'agahama biri impande y'imeza ikozwe mu mbaho n'amagunira yera ikimenyetso yuko ari imbuto zivanywe mu murima zajanywe yokugurishwa.

Inka nyinshi cane z'amahembe maremare zirihamwe. Murizo hari izifise amabara y'akagaju, izifise igitare hamwe niziyafise zose hirya no hino hari ibiti vyinshi cane bifise amababi atotahaye nk'ikimenyetso yuko ziri mw'ishamba zagiye kurisha .

Amashu abiri arikumwe rimwe muriryo rirakase n' ikimenyetso yuko ririko rirategugwa kandi yeze, afise amabara y' ugwatsi rutoto ari kumeza rifise ibara ryera.

Kungu rini cane ribonekamwo ririmwo imirima y'inyumbati n'ibigazi n'ibigori hiya yavyo harimwo, kandi amazeu menshi cane asakaje amabati nk'ikimenyetso yuko ariho abantu ubaba canke ariho imirima y'abo bantu iri.

Ingona nini cane iri mu ruzitiro rwayo, yadugije amaboko hejuru kuri rwo, hirya no hino hari ibiti vyinshi cane vy'imyembe, eka n'amavoka nkikimenyetso cuko bikikuje iyo nzu y'iyo ngona n'amazi ibamwo.

Itongo rinini cane rigizwe n'ibiti vyivyamwa vy'amavoka n'umurima wibitoke nibigazi n'amazu menshi cane asakajwe amategura habonekamwo nindimo nyinshi nubusizi butandukanye

Itongo rinini cane ririmwo ibiti vyinshi n'ivyatsi birandaraye kunkombe. Harimwo n'amazi menshi cane, nk'ikimenyetso yuko ari ikiyaga kirimwo ubwato bwinshi cane bakuramwo amafi bororeyemwo.

Ndikumana na babasa bose bafise akadobo gatoyi imbere yabo hari umupfuko urimwo umuti w'ipfumbire bashira hagati mu cayi hirya nohino haboneka icayi nk'ikimenyetso yuko iyo pfumbire baje kuyishira mucayi kugira kizokure neza.

Umurima munini cane uteye kumurongo wibiraya bariko barawubagara bongera bawushiramwo ifumbire kugira bizokure neza. NDIKUMANA yambaye igitenge risa n'urwatsi rutoto inyuma yiwe habonekamwo abandi bantu bunamye bariko baramufasha.

Impene nyinshi cane zegeranirijwe hamwe, murizo harimwo izirabura ,izera n'intama zitandukanye ikimenyetso yuko zajanwe kw'isoko kuko hafi yazo hariho abantu batandukanye bambaye n' impuzu zitukura n'izirabura.

Inyoni nini cane ifise ibara ryera yagoroye amababa yayo maremare iri hejuru y'amazi meshi cane nk'ikimenyetso yuko yaje kurondera amafi muri ico kiyaga, hirya no hino kunkombe haboneka ivyatsi bitotaye.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye; iy'ibitoke, imyumbati ,ibigori, ibiharage ndetse harimwo n'ubusizi batarashirwo ibiterwa hirya no hino harih'imisozi iriko ibiti birebire.

Itongo rinini cane, rigizwe n'imirima itandukanye irimwo ibiyoba, ibigazi n'ibigori ku mpande nd'impande hirya iryo tongo haboneka amazuru mese cane bona yuko ariyo abantu babamo eka n'ivyatsi birandaraye hafi y'iyo mirima.

Inkoko nini cane ifise amabara atandukanye k'umurizo no kumutumba wayo umubeko wayo ni mure mure cane kandi uratukura n' ikimenyetso yuko atari inkoko kazi ahubwo ari isake iyo nkoko iri yonyene.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigazi n'imyumbati bivanze n'amateke. Haboneka ubusizi hagati, ikimenyetso yuko ivyo biterwa vyabagariwe. Hirya no hino hariho amazu nahonyene.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'amateke uvanzemwo n'imyumbati, hirya yaho haboneka akandi gashamba karimwo imigano myinshi cane n'imisuna ubona yuko igitotaye n'ibindi biti ry'ubwoko bwinshi cane birebire ubona ko bigize iryo shamba.

Inka nyinshi cane zifise amahembe maremare, zegeranirijwe hamwe ziriko zinjira mu ndaro yazo yubakishijwe ibiti bisa n'ivyuma; hirya no hino hari amashamba maremare y'ibiti afise n'ivyatsi bitotahaye nk'ikimenyetso yuko zivuye kurisha.

Ndikumana yoroye inka yambaye inkofero itukura n' ipantalo . ariko arakama inka imbere yiwe hari n'iyindi iriko ironsa inyana ifise ibara ry'akagaju hirya no hino haboneka abantu benshi bafise inkoni nkaho ari abungere bizo nyene .

Inyoni nini zifise umunwa muremure uwagagureha n'amaguru yazo ziri mu mazi menshi cane hakurya no hakuno har'ibivu n'ikimenyetso cerekana ko ari nkombe y'uruzi zihagazemwo, ibiti birebire vyumye ni vyo biri kumwe n'izo nyoni.

Inkorofani yuzuye amase. Imbere yayo hari ayandi menshi arunze hamwe n’ikanya hejuru nk’ikimenyetso yuko ariyo bariko barakoresha mu kuyapakiza iyo nkorofani. Agomba ajanwe mu murima, inyuma yayo hari ivyatsi vyinshi cane vyumye vyari biyapfutse.

Umuti wica udukoko uri mukamwanya ,uboneka inyuma uri kurutaro urik'udutete twinshi cane twera, ukunda gukoreshwa mugutabira ibiterwa bitandukanye harimwo imboga ,inyanya eka n'irengarenga.

Kabura ari hejuru y'amase menshi cane nk'umwavu azokoresha mu ndimwo ziwe, aboneka afise isuka hejuru nk'ikimenyetso yuko ariko arayegeranya canke ashaka gukurako makeya akayatwara mu ndimo ziwe.

Nk'urufani irimu umwavu w'ifumbire amase ekanikanya ku ruhande haboneka ivyatsi vyiscane vyumye nk'ikimenyetso c'uko ari ivyatsi vyari bifutse ayo mase hirya no hino haboneka ivyatsi bitotahaye.

Ndikumana afise umurima w'ibiraya, yazindutse aja kuwutera umuti kuko udukoko twari tumaze imisi tubirya, yambaye ikoti yirabura, afise n'ipompo mu mugongo n'inkofero yirabura.

Umufuko wirabura wuzuyemwo ivu naryo nyene risa ni iryirabura, ikimenyetso yuko ari amase canke ari umwavu ugiye gushira mu mirima. Ku mpande n'impande, haboneka ivyatsi bitotaye.

Uducupa tubiri turimwo umuti wica udukoko, tuboneka turi mw'icupa ryera ifise ivyandiko bitukura n'ibisa n'urwatsi rutoto, bikunze gukoreshwa mugupompa ibiterwa bifise udukoko twinshi ku mababi.

Itungo rini cane riri mu murima w'ibigori Buname na Bayaga bambaye impuzu uzirabura bafise agasorori bimunoki karimwo ifumbire iy' ikizungu bariko bayegereza kimwe mu bigori biri muri uwo murima.

Agacupa kera gafise ivyandiko bitukura ndetse n'agakaratasi gasa n'urwatsi rutoto karimwo umuti wica udukoko turya ibiterwa bafise, ufise ukuntu bawukoresha bitewe n'ukuntu muganga w'ibiterwa aba yabi kwandikiye.

Murima mumuninicane w'igitegwa c'inyanya bariko barawupoma umuti wica udukoko ipomo ifise umugozi wirabura harimwo n'ivyatsi vyinshi cane bifise amabara y'urwatsi rutoto.

Ku mana afise umugozi wirabura muntoki, ariko amena amazi ku biterwa vy'inyanya n'ikimenyetso uko, ariko abitera umuti kugira udukoko turimwo dupfe ntidushobore kurya uwo umurima w'ico igiterwa.

Ndikumana yambaye agapira gasa n'urwatsi rutoto .Afise akagemeri mu ntoki karimwo umuti wica udukoko , eka n'ifumbire bakoresha kugira ibiterwa vyiwe bizokure neza bari mu murima w'ibiharage.

Ukuboko kwa ndikumana kuriko gushira ifumbire kugiti c'icamwa c'itunda kiri mubusizi nikimenyetso yuko bariko baracegereza kugira kizokure neza haboneka ibivu vyinshi cane hirya no hino.

Ifi nene cane hejuru yayo hariutubabihi dusa n'urwatsi rutoto hirya yaho na ho hari inyanya zitukura ziri ikumakara, ndetse n'akayungiro kari kuri iyo fi 'ikimenyetso yuko bari kuyotsa.

Ifi zitatu zirikumwe imwe murizo irasamye iyindi nayo iraryamye hamwe n'iyindi igaramye haboneka amazi afise ibara ry'umuhondo nk'ikimenyetso yuko ishobora kuba iri mu mavuta.

Inyama ikase agahimba gatoya ifise ibara ryera iri no kw'isahani yera ifatishije ikanya biraboneka neza yuko ari ifi kuko niyo ifise ibara ryera indani hirya yaho tubona ibitoke n'ivyamwa nk'indimu bikoreshwa mu kiyifungura.

Ifi nini cane rikaranze irikumwe n'umuceri n'izindi mboga zirimw'ibitunguru n'inyanya .Biteretse mw'isahani rifise ibara ryera , nk'ikimenyetso cuko ar'imfungurwa bagira bafungure .

Mafi mese cane maremare ari hamwe ari mu rusenga rufise ibara risa ndwatsi i rutoto mbere hariko n'inyuzi zindi zisa n'ibara ritukura hasi hari imisenyi nk'ikimenyetso yuko zihejejwe kuroga mu mazi.

Amafi menshi cane afise imirizo abohesheje imigozi isa n,urwatsi rutoto nkikimenyetso yuko bayashize hamwe kugira bayatware neza aje mububiko hirya no hirya kumpome yayo mafi hari amakaro.

Udusate dutatu tw’ifi turi hejuru kw’isahani ifise n’utuntu twirabura kuri yo nk’ikimenyetso yuko yatetswe yokejwe, ariho kandi n’ivyama vy’indimu bisatuye nk’aho bagomba babikoreshe mu gufungura iyo fi.

Imunguru inyishane zisize irangi risa n'ubururu ziri kumwe n'ibiti mu mazi meshane ha kurya no hakunu hari ivyatsi nk'mkw'ibimenyetso c'uko ari ho uburoreye amafi atandukanye ibiti birebire biri kuri iyo misozi n'inkombe z'ayo mazi.

Amafi menshi cane arikumwe n'urubura biboneka yuko barushizemwo kugira bayakingire ntashobore gupfa canke ngo akubitwe n'izuba, agume ahantu hakanye kugira ngo ntashobore kubora.

Amafi menshi cane afundikanije ku mugozi umwe , hamwe batoboye iminwa yayo irayateranya yose iyashira hamwe, impande yaho hari amazi menshi cane nk'ikimenyetso yuko bahejeje kuyaroba, haboneka ku nkombe ivyatsi vyinshi cane.

Amafi atatu aboneka umunwa wayo n'amaso, nivyo vyasizwe hamwe n'urubura kugira rushobore kuyakingira ntashobore kubora. Ni ikimenyetso cuko ari mu bubiko bwayo canke agomba atwarwe kugurishwa.

Amazi eme cane arimo ibiti bishinzemwo bikikujwe n'i udusenga duto duto twakoze umuzingi k'ikimenyetso c'uko ariho uburoreye amafi irya nohino haboneka ivyatsi vye cane vyegereye iyo ndimo ayo umafi.

Itongo runini cane rigizwe n’umurima urimwo amazi nk'ikimenyetso yuko ariho bororoye amafi, hirya hari akazu gatoya bashiramwo ivyo kurya vyazo, impande n'impande hariho ibitoki n'ibiti birebire bikikuje ico kiyaga c'amazi bororeramwo amafi.

Ndikumana aboneka afise urusenga n'amafi muntoki nkikimenyetso cuko ariko araroba yicaye kandi m'ubwato hirya nohino haboneka amazi meshi nkaho ari muruzi canke ikiyaga

Amafi meshi cane manini afise ubugaragamba, ahejeje gushirwa mukigeyo cera ubona ko agomba ajanwe kugurishwa canke ajanwe mu bubiko bwavyo kugira ntashobore kwononekara ngo abore.

Isururi inini cane irimwo inyama iriri mu mazi atukura hejuru kuri zo harimwo utwatsi dutotaye zishobora gukoreshwa mu gufungurwa canke zikabikwa, kuko riri mu mazi atukura nk'ikimenyetso c'uko zitetswe.

Amafi menshe cane ari hamwe abohesheje umugozi umwe ofisi ibara aritukura hirya yayo hari ibiti n'ikimenyetso yuko ari ho bariko barayaroba bayashira ashobora akugurishwa canke agatwarwa mu bubiko bwayo.

Amafi menshi cane arikumwe yegaranirijwe mu rusenga rufise ibara risa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso ko ayo mafi bavuye kuyaroba agomba ajanwe mu bubiko, canke ashobora kugurishwa akavanamwo amafaranga.

Amafi menshi cane yegeranirijwe hamwe. Haboneka amaso yayo, ayandi akaboneka umunwa. Ni ikimenyetso cuko ari mashasha kandi ashobora kuba ahejeje kurobwa kugira ajanwe mw'isoko canke mu bubiko.

Amafi abiri atandukanye bitewe nuko ateretse ku meza y'urubaho, imwe iraba hepfo iyindi ikaraba haruguru kurizo hari udusate tubiri tw'indimu zeze n'utwatsi tubiri dusa n'urwatsi rutoto

Itongo rinini cane ririmwo umurima uziritsemwo impene, iyirabura n'iyindi yera, hirya hari ibiti birebire bigize ishamba ubona ko rikikuje uyo murima, hubatsemwo inzu isakaje amabati.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ubushaza bumaze kuzana amashugwe, ikimenyetso cuko buriko burera. Hagati ntabwo haboneka ivyatsi vyinshi birandaraye hasi, eka no hirya hariho ibitoki.

Itongo rirmwo inzu isakaje amabati atukura iruhande hari ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto n'imirima y'imyumbati, ibitoke n'amateke vyinshi cane hasi hari ivu ryinshi cane biboneka ko ari ubusizi

Itongo rinini cane ribonekamwo ubusizi buri kumetero kwadarato zirenga ibihumbi bibiri hirya no hino haboneka ivyatsi bitoto eka n' ibiti bire bire ubona yuko bikikujwe n' amashamba.

Itongo ririni cane riboneka ririmo kawura, ari kwikinga yambaye umupira wirabura hirya yiwe haboneka amazu menshi iyegeranye asa an' amashuri n'ibiti vyinshi cane bikikuje iryo shuri vy' imikaratusi.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima itandukanye muriyo harimwo ibiraya, ibitoke n'ibindi biti birebire cane harimwo n'inzu ifise amabati atukura eka ubonako ibamwo n'abantu, n' ibindi vyatsi birandarandaye hasi imbere y'izo ndimo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibitoki bimaze kwera bibonekako bimaze gushikirwa n'ibiti impande n'impande hari uwundi murima w'ubushaza uboneka iruhande yivyo biterwa vy'ibitoki amababi yavyo aratotahaye.

Ngo ririni cane ribonekamwo iri mu wmurima uwo uwusizi nk'iryano hino hateyemwo ibiti ivyo inyumbati n'ibindi birebere ubona yuko bikiguje uwu murima arishamba habonekamwo n'inzu n'amabuye ku mpande n'impande.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'imyungu, muri ryo haboneka amababi yayo akiri mato kandi agisa n'urwatsi rutoto, eka sivyo gusa kuko hariho n'ivyatsi vyinshi birandarandaye impande y'iyo myungu.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori , bifise inyange n'amababi asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso cuko biriko birakura kandi bitanguye kwera. Muri ivyo, harimwo n'ibigori bimaze guheka incuro zibiri.

Itongo birimwi cane rigizwe n'umurima awo uwo ibigori i ruhande hari ikindi kibanza kiribo ubusizi n'ibiti birebere cane bikikuje uwu murima vyo imikaratusi ibigorigori k'ikimenyetso k'uwo murima wa soromwemwo ibigori vyo imbuto vyajanywe kubikwa.

Ungo rinini cane rigizwe n'imirima itandukanye y'ibitoki n'ivyatsi vyinshi bitotaye biri ku mpande n'impande harimwo ninzira yicayemwo umuntu afise impuzu zirabura hirya hari inzu isakaje amabati atukura nk'ikimenyetso yuko abantu bafise iyo mirimabe bangaho.

Icamwa c'ipera kiboneka giteye ahantu haconyene gishigikiwe n'akandi gashami k'igiti, ku mpande haboneka uruzitiro rw'amatafari ahiye, n'ivyatsi ku mpande bisasije ico camwa c'ipera, hirya no hino hari ivyatsi bitotahaye.

Itongo rimwe cane iryubatsemwo inzu ifise urugo rw'amatafari yubakishije amabati atukura isize n'irangi iryera imbere y'iyo nyubakwa hari igitoki gifise amababi atotaye harimwo niayo umuhondo.

Itongo ririni cane ririmwo umurima uwubushaza butotaye ufise n'amashurwe nk'ikimenyetso yuko bumaze kwera iruhande yabwo hari ivyatsi vyinshi cane r'ibiti bibirebire k'ikimenyetso yuko arishamba rekekuje uwu murima.

Itongo rinene cane riri mu murima w'ibiyoba n'ibigori hirya nohino hari ibiti birebire vy'imikaratusi n'imika n'ubujwari ubona ko bikikuje uwu murima w'ibiterwa bitandukanye hari n'ivyatsi bisa n'ubwatsi rutoto bikikuje iryo tongo.

Igiti kirekire gifise amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto, n'amashami yaco, kiri kumwe n'ivyatsi bindi vyumye, n'igitoki, hirya no hino hari ibindi vyatsi vy'ubwoko bwinshi, n'inzu nk'ikimenyetso c'uko ari urugo abantu babamwo.

Tongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye y'ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye cane ririmwo ibigorigori n'ikimenyetso ko iryo tongo ryahozemwo ibigori bavyimbuye.

Itongo rinini cane ,riboneka yuko ryarimwemwo ibigori ariko vyamaze kw'imburwa kuko habonekamwo ibigorigori ,harimwo Kandi n'igiti kirekire kinini gifise amashami n'amababi yavyo afise ivyatsi bitoto ubona ko bikiremvye

Itongo ririni cane ririmwo umurima ata gitegwa na kimwe kirimwo ry'ubusizi imbere yaho hari igiti kirekire c' amavoka gifise amashami n'amababi atotahye harimwo, kandi n'ibindi biti vy' imikaratusi vyicane bikikuje iyo tongo.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ubusizi bw'ikimenyetso yuko uwo murima witeguriye guterwamwo ibiterwa bitandukanye, haboneka ibivu vyinshi cane n'ibononko vyerekana ko iyo si bayiteguye kugira izoterwemwo.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye ry'ibitoki ,amatunda n'amabungo biboneka yuko bigeze kubagarwa kubera kuko hasi harimwo ivyatsi vy'urwiri ,eka n'amababi yivyo bitoki y'amatoto amaze kurwa hasi ari meshi aruma.

Itongo rinini cane ririmwo imirima itandukanye, muriyo harimwo ibitoke n'ibiti birebire vy'imikaratusi, hari kandi n'ivyatsi birandaranda hasi vy'urwatsi rubisi n'ibindi vyumye ubona yuko vyakiwe n'izuba.

Gitongo ririni cane ririmwo ubusizi uburebure irya me hirya ku mpande hari ibiti birebire na vyo bigizwe n'imikaratusi n'amavuka nk'ikimenyetso yuko ryotongo bashobora kuba bariteguye kubira bazora irimemwo canke bayiteremwo ibiterwa bitandukanye.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima uteyeko imikaratusi, ubona yuko ari ishamba rinini cane. Ivyo biti biboneka bifise amababi ashaka kwera n'ayandi asa n'urwatsi rutoto.

Tongu uriniri cane habonekamwo ibiti vyo imikaratusi birebire bifise amashami n'abababi ku ruhande hari imirima irimye irimwu busizi nk'ikimenyetso yuko yiteguriwe kurimwamwo canke guterwamwo imbuto zitandukanye.

Tungu uririni cane rigizwe n'umurima w'ibiraya n'imyumbati hirye yaho haboneka ibiti birebire bigororotse n'amazu menshane biboneka yuko ariaho bantu ubatuye basanzwe bafise iyo mirima habonekamwo ivyatsi bitotaye.

Itongo rinini caner rigizwe n'umurima urimwo ivyatsi bitandukanye bitewe n'amabara bifise, murivyo harimwo ivyurwatsi rutoto nibindi vyumye vy'ibigorigiri nk'ikimenyetso yuko hahoze harimwa ibigori, hirya no hino hari ibiti vy'imikaratusi.

Itongu ririmwicane ririmwo imirima itandukanyi y'ibigori n'ubushaza, ndetse n'ubusizi ku ruhande itongo ririmye ritagiramwo igiterwa na kimwe ku mpande n'impande hari ibiti ivyo imikaratosi birebire bifise amashami.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ibitoki n'ibindi vyamwa bitandukanye. Hirya yaho haboneka ivyatsi bifise amababi afise urwatsi rutoto, n'inzu isakaje amabati ubona yuko abantu babamwo.

Itongo rini cane ririmwo ibitoki, ibiti mbere imbere yaho hakaba harimwo n’amazu menshi cane ashobora kuba ari n’amashure. Haboneka umugabo ari kw'ikinga yambaye umupira wirabura mbere afise n’ikidumu kw'ikinga.

Itongo rinini cane rigizwe n’umurima w’ibitoke biteye bibiri bibiri ingundu. Haboneka umusizi uwurimye, impande yaho haboneka n’ibindi biterwa birimwo ivyatsi bitotahaye . Amababi yavyo nayo nyene asa n’urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima wubusizi n'ibiti birebire hirya no hino, amabuye ari muri mu busizi niyo akikuje ivyo biti birebire eka namavoka yegereye impande yuwo murima.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'imisigati, ifise amababi atotahaye asa n'urwatsi rutoto hirya nohino har'ibiti bikikuje uwo murima n'iryotongo nk'ikimenyetso cuko harishamba riri hirya yuwo murima.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ibiti n'amazu menshi cane haboneka nkaho ari amashure , muri yo impande yaho hari inka iriko irarisha ifise ibara ry'akagajo n'ibiti vy'imikaratusi birebire.

Itongo rinini cane rigizwe n’ibiti binini cane bifise amababi atotahaye asa n’urwatsi rutoto mbere harimwo n’imigano n’imisuna . Hasi haboneka ivyatsi vyumye , bimaze kuzana ibara ry’umuhondo.

Itongo rinini cane ririmwo umurima wahoze urimyemwo ibigori, kuko habonekamwo ibigorigori babitemeye hasi ,hirya no hino haboneka ibiti vy'imikaratusi n'inzu isakaje amabati y'ubururu ,ifise urugo rw'amatafari ahiye.

Umurima urimwo ibiti bibiri ubona yuko harandarayeko ivyamwa bitandukanye, iruhande yaho hari ibitoki biriko birakura n'inzu isakajwe amabati ubona yuko ari iy'abantu babamwo.

Itongo ririni cane ririmo igiti icivoka gitotaye gifise amashami n'amababi asa n'urwatsi i rutoto hasi imbere y'ico giti hari ivyatsi vyishi cane birandaraye n'inzu ifise amabati n'ikimenyetso yuko ari umurima waho ubaba.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibitoki n'imyumbati. Hirya yaho haboneka ibiti birebire bibonekako ari ishamba ryegereye uwo murima. Haboneka n'ivyatsi vyinshi bitotahaye n'umurima uteguye neza.

Itongo ririndi cane rigizwe niumurima w'ibiharage ibikuze vyarembewe i ruhande yaho biboneka yuko ubishashishijwe n'ivyatsi ivyoumwe hateyemwo n'amateke n'ibigori vyinsicane bivanzemwo n'ibitoki komande n'impande.

Itongo rinini cane riri mu murima w'ibitoki bifise amababi atandukanye bitewe n'amabara yayo. Muriyo harimwo ayafise ibara ry'urwatsi rutoto n'ayandi amaze kugira ibara ry'umuhondo nk'ikimenyetso yuko yakiwe n'izuba.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibirya kumpande n'impande hari ibiti birebire vy'imikaratusi ,hirya har'amazu yubakishije amabati Ico n'ikimenyesto ko habamwo abantu.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibitoki n'abana bariko barakina bambaye impuzu zitukura, harimwo inzu isakaje amabati atukura n'urugo rwubakishije amatafari, hasi har'ivyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibirayi biteye ku murongo, hirya no hino haboneka ibiti bitandukanye vy'ivyamwa birimwo amavoka, eka n'ibindi vy'imikaratusi birebire bifise amashami n'amababi atotahaye.

Tungu rineni cane rigizwe n' umurima uteyemwo ibira ya uwusizi hirya iyo uwu murima harimwo ibiti ivyo ivyamwa vy'amavuka n'inyembe eka n'ibiti ivyo imikaratusi birebure n'ivyatsi bitotaye bisanaurwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo ivyatsi n’ibiti vyinshi cane bifise amashami n’amababi atotahaye asa n’urwatsi rutoto. Iruhande yavyo har’amabuye menshi n’inzira ubona yuko ari mw’ishamba rini cane.

Itongo rinini cane ririmwo umurima wubushaza nibigori habonekamwo ivyatsi vyumye nkikimenyetso yuko vyasoromwe. Nubushaza bureze kuko bufise amabara amaze guhinduka atagisa n’ugwatsi rutoto.

Itongo rinini cane riciyeko imikobeko ubona yuko ari ibiterwa bashaka gutera ku murongo hirya no hino haboneka uyundi murima w'ibiti vy'imikaratusi bimaze gukura bifise amashami n'amababi asa n'urwatsi rutoto

Itongo rinini cane riri mu murima w'ibiyoba n'umurima w'ibigori harimwo ibiti vye cane birebire bifise amashami n'amababi afise ivyatsi bitotahaye hilya n'impande y'iyo mirima hari ishamba rinini cane.

Igiti c'amapera ceze kuko gifise ivyo vyamwa kurico n'amababi yaco atotahaye cane asa n'urwatsi rutoto. Gifise amashami menshi cane, ni uko ico giti kizokwama ivyamwa vyinshi cane. Kiri kumwe n'ibindi aho giteye.

Itungo rinini cane rigizwe n'imirima itandukanye y'ibigori, ibiharage, eka n'ibiti vyinshi cane bire bire. Ico giterwa kimaze guheka kuko gifise n'amababi yaco atotaye cane n'imishatsi yumye, ikimenyetso yuko ceze.

Itongo rinini cane riri mu murima w'ibigori, Basabose na Ndikumana barimuriryo barunamye bariko bateramwo bongera babagara ico gitegwa, hirya no hino hari ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye bikikuje iryotongo.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'amavoka ubona ko hariko ivyamwa vyinshi cane bimaze kwera n'amashurwe yavyo. Hirya yaho haboneka amazu asakaje amabati n'ibiti bire bire bigize ishamba ryegereye uwo murima.

Inarunyonga ari mu murima munini cane w'icayi afis'ikigeyo mumugongo nk'ikimenyetso yuko ariko arahiriramwo ico icayi, arikumwe nabandi bagenzi biwe nabo bambaye ibitenge benshi cane bari hirya muruwo murima.

Basabose ari mw’itongo rinini cane riri mu murima w’ibigori . Haboneka amababi yavyo atotahaye ndetse n’ibigori bimwe na bimwe bimaze guheka bifise n’imishatsi ku mutwe nk’ikimenyetso co gukura.

Imbuga z'intore inyishane ziri hamwe zifise ibara aliyera n'inkondo ku mutwe nk'ikimenyetso yuko zivanywe mu murima canke ariho zikiva gusoromwa zishobora gukoreshwa canke zikajanwa mw'isoko.

Ku mana afise umugozi usa n'umuhondo mu muntoki yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe, ariko avomera ibiraya vyiwe, kuko afise amazi muri uwo mupira herya lohino haboneka ibiti birebire bikikuje uwu murima wiwe.

Buname yambaye umupira utukura urimwo n’amabara yirabura. Ari hagati y’inkoko nyinshi cane zegeranirijwe hamwe mu nzu imwe nk’ikimenyetso yuko ariho ziba, ziramwegereye nk’aho ubona yuko ariko arazigaburira ibigori .

Itongo ririni cane ririmwo umurima awi pilipili ibiti vyinshi ni vyo biboneka kimwe muri vyo gifise ivyamwa bitandukanye, ariko bigifise ibara ritoto canke irwatse irubisi n'ikimenyetso yuko zitarakura.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ivyamwa vy'amavoka imifuko myinshi cane niyo ir'imbere ya Ndikumana na Basabose bariko bashiramwo ayo mavoka kugira bashobore kuyatwara mu bubiko canke kuyagurisha.

Umurima uwo ibigori uboneka bigororotse cane bifise n'amababi atotaye haboneka ibigori bitandukanye bimaze guheka bifise n'imishatsi nk'ikimenyetso yuko biriko birakura bigeze kwera.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori n'amababi yavyo agitotahaye cane kimwe murivyo carisatuye gifise n'intete nk'ikimenyetso ceze cane harimwo n'ivyatsi birandaraye hasi vy'urwiri

Amavoka abiri ari hamwe, rimwe rirasatuye n'imbuto yaco riri kumwe n'ikimenyetso co kwerekana ko ico camwa ceze neza gishobora kugurishwa canke kikaribwa. Rifise ibara ry'irabura.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori bifise amababi menshi cane atotahaye, ndetse n'imitumba y'ibigori irimwo intete nk'ikimenyetso yuko bigeze gusoromwa vyeze . Hagati yuwo murima harimwo ivyatsi vy'urwiri.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima itandukanye y'ubushaza n'ibiraya n'ibiharage birembeje ibiti bitobito hirya no hino harimwo ibiti birebire bifise amashami n'ivyatsi bitotahaye nk'ikimenyetso yuko ari ishamba rikikuje iryo tongo

Uburimyi bw’amavoka nibwo buri ku murima bungana na kwadarato zirenga ibihumbi bibiri. Haboneka ivyamwa bitandukanye bimaze gukura n’amababi yavyo aboneka yuko amaze guhishira agahindura ibara.

Ibeterwa vy'itomate biri mu magunira menshi cane yera. Kabura afis 'ikigeyo mu ntoki ariko ayoza uwo mwimbu wiwe awupakira mububiko yabigeneye, hasi har'ivyatsi vyinshi cane vyumye nk'ikimenyetso yuko yazifutse.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiraya haboneka, abagore batatu bunamye bambay'ibitenge imbere yabo har'imisfuko itatu nayonyene bariko bashiramwo umwimbu wabo bariko barasoroma ,hirya haboneka ivyatsi n'wundi mugore yunamye ariko arasoroma nawe.

Ibitunguru bifise amababi y'urwatsi rutoto n'umutumba wavyo vyera bifise imizi miremire ubona ko nayonyene ishaka gusa n'umutumba wico giterwa biteretse kutuyungiro tw'icuma

Mwimbuhu w'ibiraya vyinshi cane uri mu magunira yera afunditse n'imigozi y'ikimenyetso yuko bigiye kubikwa canke bijanywe kw'isoko hirya nohino harimwo abantu harimwo uwambaye igitenge n'ivyatsi bitotaye bisa n'ubwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n’umurima w’ibigori , haboneka amababi yavyo atotahaye cane asa n’urwatsi rutoto ariko yaratobaguritse biboneka yuko udukoko dushobora kuba twarayariye , iruhande y’ivyo bigori hari ivyatsi vyinshi cane bimeze nk’ugwiri.

Amavuka atatu ari hamwe rimwe muri ryo rirakasemwo uduce dutandukanye n'irindi rifise ikibuto indani k'ikimenyetso c'i kibuto c'ico giterwa riteretse ku meza y'urubaho k'aho bashobora kurikoresha.

Ngu ririni cane ririmwo umurima w'ibirayi n'imifuko ibiri bariko obarashiramwo ivyo biterwa ndi ku mana ari kumwe na basa bose bambaye ibitenge bariko barasoroma izombuto hirya nohino haboneka ivyatsi bikirimwo iyo murima.

Imboga nyinshi cane zitandukanye nizo zegeranirijwe hamwe mu bigeyo bitandukanye kw'isoko, muri zo harimwo ikaroti n'ibitunguru bifise icatsi gitoto ubona y’uko vyajanwe kw'isoko gucuruzwa.

Imbuto nyishi cane z'ivyamwa ziri hamwe ziratondetse ahantu ku meza yimbaho zimwe muri zo n'imicungwe imyembe na mandarine n'ikimenyetso yuko zatwawe kw'isoko kugira zishobore kugurwa zifise amabara y'umuhondo n'ayatukura.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'icayi . Ndikumana ariko akoresha amaboko yiwe mu kwamura ico giterwa , yambay'inkofero ifise ibara ry'ubururu imbere yiwe har'umwana nawe yambay'impuzu yirabura.

Itongo rinini cane ririmw'umurima w'ibiharage habonekamwo abantu benshi cane. Umwe muri bo ahetse umwana , afise umutaka mu ntoke .Hirya yaho haboneka inzu isakaj'amabati n'ikimenyetso yuko abo bantu ariho baba.

Imitumba y'ibigori yeze yanikiye ku biti binini cane vy'imbaho biri musi y'amabati. Haboneka ibigori bisa n'umuhondo bifundikanije ku mashishwa yavyo nk'ikimenyetso c'uko bariko bategura imbuto zavyo.

INARUNYONGA ahagaze hejuru yiwenko vyinshi cane ariko abishira mutumwanya duto duto twirabura ikimenyetso cuko ariko arategura ahantu azotera igemwe vyibiterwa vyiwe yambaye umupira rusa n'urwatsi rutoto.

Indaro zitandukanye ziteretseko ivyamwa n'imboga murivyo harimwo: amatunda, imyembe, imandarine, n'imicungwe, n'indimu, nk'ikimenyetso cuko babishize hamwe kugira babigurishe canke vyorohe kuronkwa n'umunt'uwariwe wese aje kubishaka kw'isoko.

Itomo rinini cane riri mu murima w'umusizi abarimwo abantu batatu, umwe muribo afise igitenge amasuka yabo atatu nayo nyene bariko barayakoresha. Biboneka ko bariko barategura umurima kugira bazowuteremo.

Ngu ririni cane rigizwe n'umurima w'ibijumbo habonekamwo umugore n'umugabo bafise isuku ku rutugu eka harimwo n'ibiti ivyo inyumbati biteye kure na kure hatandukanye hakurya iyo uu murima haboneka ishamba ririmwo ibiti vyinshi.

Amapera abiri bayashize hamwe ,Inyuma yayo hari ishami rifise amababi y'urwatsi rutotahaye rimwe muriryo rirakase kugirango berekane koyeze ryeze neza kuko indani rifise ibara ritukura mbere harimwi n'imbuto indani muriryo pera

Ibigori vyecane bifise amabara y'umuhondo birapfundikanije n'amababi yavyo bimanitse hejuru n'ikimenyetso yuko bavyandikiye kubwira vyume biri ku biti vy'imbaho bishinze n'ibindi bikitse nk'inzu y'ububiko bw'ibiterwa.

Mandarine nyinshi ziri hamwe zifise amababi yazo atotahaye asa n’urwatsi rutoto. Imwe muri zo irasatuye bayikasemwo uduce twinshi cane dutatu nk’ikimenyetso co kwerekana ko imwe muri zo ihiye neza cane.

Iongo ririni cane rigizwe n'umurima woibitoki n'ubusizi hegereyemwo abantu bbenshi cane bambaye impuzu zirabura n'izitukura habonekamwo amababi afise ibara ritoto na yandi iyumye biboneka ko yakiwe n'izuba.

Ibiraya vy'insicane vyegaranirijwe hamwe biboneka biri mu mupfuko myeshi cane itandukanye rifise ibara ryera n'ikimenyetso yuko bigomba bitwarwe kw'isoko canke bitwarwe mu bubiko kugira bizovemo imbuto.

Inarunyonga yazindukiye mu murima wiwe w'ibiraya kubagara, hirya haboneka ibiti bibiri bire bire bifise amashami n'amababi agitotahaye, haboneka kandi amazu menshi asakaje amabati nk'ikimenyetso cuk'ariho aba.

Iku mana yunamye mumurima yambaye igitenge n'igitambara gisa n'umuhondo nk'ikimenyetso yuko, ariko arabagara, kuko afise ivyatsi bisan'urwatsi rutoto iruhande yiwe hari igiti ikirekere c'icamwa civuka na co nyene kiri muri uwumurima.

Iyo bibiri birimwo imbuto z'ivyamwa vy'amapera biri kumwe n'amababi yavyo afise ubwatsi rutoto imbuto nyishi cane ziri kumwe nk'ikimenyetso yuko zivuye gusoromwa mu murima canke zigomba zijanwe kw'isoko.

Itongo rinini cane rigizwe n' umurima w' imisigati haboneka ingingo nini zico gitegwa hamwe n' amababi yumye nayatotahaye, hirya yavyo haboneka ibigazi bitandukanye nibindi vyatsi vy' ubwoko bwinshi.

Ndikumana afise ikigeyo kirimwo amase; Hirya no hino hari ivyatsi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto n'ivyamwa nk'ikimenyetso yuko umurima wiwe uriko urera, ariko arawubagara. Izo mbuto ni iz'intore.

Umurima mureni cane ushashije ivyatsi vyumye harimwo igiti ikirekire gifise amababi atotahaye n'ivyamwa bimaze kwama kuri co citwa ipapayi hirya aco haboneka ibindi vyatsi bikikuje uwo murima b'ico giterwa.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibitoki. Biboneka ko gikuze cane kubera kimaze kwera. Harimwo n'ibibabi vyayo n'amatoto amwe amaze kubenja(amaze guhishira), eka akaba ari nayandi asa n'urwatsi rutoto.

Umwungu umu murindi cane uteretse kumeza y'imbaho zera ufise inkondo yayo ku mutwe n'ibara ryayo risa n'urwatsi rutoto ahari na ho ugasa n' uwukishire ushaka gusa anoumuhondo nk'ikimenyetso yuko umaze kwera neza.

Itongo ririni cane ririmwo umurima w'ibiharage uduti dutoduto dushinzemwo ni two turembeye uwo umurima w'ico giterwa rikumana ari hagati, ariko aratotora umukubi yambaye igitenge n'igitambara acera.

Impene nyinshi cane ziri hamwe muri zo hari zifise amabara yera n'ayirabura nay'umugina hirya nohino kumpande har'ibiti bikikujwe n'ivyatsi vyumye nk'ikimenyetso yuko ari ho ziba ziriko zirarya n'ivyatsi biri hasi.

Imirima myinshi cane y'icayi iri haruguru no hepfo y'inzira n'abantu bikoreye ibigeyo birimwo umwimbu wico cayi bambaye n'ibitenge n'ibitambara kuko ari abagore.

Ku mana afashe umutwi w'igiti c'ikigori gifise amababi me cane atotahaye awerekanye nk'uko ashaka kwerekana kwo kigeze ekwera canke iguheka ibigori biriko birera hagati y'izundimo harimwo ivyatsi.

Abagize urunani rw'abarimyi b' ibiraya bagiye gusoroma ico giterwa babishize hamwe bagenda baravyegeranya uko bagiye baravyimbura ndikumana ari kumwe na basabose bambaye ibitenge n'ibitambara mu mutwe hirya no hino haboneka ibiti vy'imikaratusi vyumye

Ibigeyo bitatu bijishishije imigano, biboneka birimwo ivyamwa vy'ubwoko butandukanye. Muri ivyo harimwo ivy'umuhondo n'ibindi bishaka gusa kwimenagura, iruhande yaho hari umuntu yambaye igitenge.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori ufise amababi atotahaye n'uruyange nk'ikimenyetso yuko biriko birera . Hirya no hino haboneka ibindi biti vyinshi cane n'amazi y'ikiyaga.

Itungo ririnimi cane rigizwe n'umurima w'amabungo haboneka ibiti vyincane bishinze birandararayeko ayo mabungo, kuko haboneka yuko amaze no kwamwa ivyamwa bimwe na bimwe bifise n'amababi y'urwatsi rutoto.

Bigiyo vyinshi bitandukanye bicekori bitatu biboneka birimwo ivyamwa na vyo nyene bitandukanye, bitewe n'amabara bifise muri vyo harimwo ibisa n'umuhondo ivyirabura eka n'ibigifise urwatsi rutoto impande yaho haboneka abantu babihagaza impande.

Igiterwac'itomate kiboneka amababi yaco gifise :gisa n'urwatsi rutoto eka harimwo n'ivyamwa bisa nkuko bivanzemwo n'ibindi bisa n'umuhondo, n'ikimenyetso cerekana ko ziriko zirakura bitewe n'amabara zigenda zirahindura.

Ndikumana na basabose bafise itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiharage, haboneka amababi yavyo agitotaye benshi bita umukubi eka n'imikerera imaze kuza kurivyo biharage haboneka n'imbago bakoresheje bariko bararembera.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'igitoki bifise amababi atotahaye bishashije ivyatsi vyumye, harimwo ibiti hirya ku mpande y'uwu murima vy'imikaratusi nk'ikimenyetso yuko ar'ishamba.

Ndikumana ahagaze mu murima mu murindi cane w'ibigori bitotahaye mbere afise na bimwe muntoki yambaye umupira w'amaboko ku maremare hakurya nohino haboneka ibiti birebire bifise amashami n'amababi atotahaye.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'i biraya, n'imyumbati, n'ibigori, ndikumana ari kumwe ni abagenzi biwe bariko baca hagati mu nzira baharuye muri uwo murima w'ivyo biterwa yambaye ishati yera uwune r'inyuma yiwe yambaye umupira wusa n'urwatsi rutoto.

Umurima munini cane w’uburo uboneka yuko umaze gutera amashurwe, Kuko amaze kuzana ibara ryera. Hirya no hino haboneka ibiti birebire , bisigura ko Uwo murima ukikujwe n’ishamba canke ibiti birebire.

Inarunyonga afise umwumbati m'untoki uriko itatu, hirya no hino haboneka iyindi iteye mu murima uteye igomwe, hepfo yaho haboneka agashamba gatoya karimwo ibiti vy'imikaratusi, yambaye umupira usa n'ubururu n'igitambara gitukura.

Igiti c’inyanya kiri ku mbuto zitandukanye zifise amabara asa n’urwatsi rutoto n’ayandi asa n’agahama, hirya no hino hari ivyatsi bitotahaye nkimenyetso yuko ico giti kimaze kwera ivyamwa bigeze gusoromwa.

Itungo ririmwo umurima w'ibiraya n'ubusizi, ubonekamwo urimwo abantu bariko barabitera k'umurongo. Umwe muribo yambaye ikoti n'ikirato, uwundi nawe yambaye igitenge n'umupira vy'ubururu.

Itongo rinini cane rigizwe n'amasoko ateyemwo indimo baciyemwo imiserege itandukanye, harimwo kandi n'ibiti vyinshi cane vy'imikaratusi, n'amavoka, eka n'inzu isakaje amategura nkikimenyetso yuko ari imihana y'abantu.

Ikirundu kirini cane ico inyanya n'intore ziboneka ziri hamwe 'ikimenyetso c'uko zishobora kuba zivanywe aho mu murima zari zararemiwe canke zigombozo vagwe kw'isoko zisa ni zera inyanya na zo ziratukura.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori uteye hamwe, biboneka ari vyinshi cane bifise amabara asa n'urwatsi rutoto n'ayandi yumwe nk'ikimenyetso yuko vyeze bigeze gusoromwa hirya no hino haboneka ibiti birebire bikikuje uwo umurima.

Impene nyinshi cane ziri hamwe, zifise amabara atandukanye harimwo ayirabura n'ayera. Ibiti bigufi bishinze impande yazo n'imigozi iziritse mw'izosi nk'ikimenyetso c'uko ariho ziba. Hasi hari ivyatsi bitotahaye ziriko zirabirya.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'icayi n'amababi menshi cane atotahaye niyo Ndikumana na Basabose bariko barasoroma bashira mu kigeyo kiri iruhande yabo hirya hari abantu bariko barabafasha gusoroma ico giterwa ceze.

Umwungu munini cane uteretse ku meza y'urubaho, ufise amabara atandukanye yiganjemwo ay'umuhundo nay'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko weze uvanywe mu murima, ushobora gukoreshwa mu kugurishwa canke ugatekwa.

Intete yinshi cane z'ibiharage ziri mu rutaro .Zifise amabara atandukanye zimwe muri zo hari izisa n'agahama ,izera, n'izindi zishaka gushaka kwirabura. Hirya yavyo hari urundi rutaro ruriko izindi mbuto nyinshi cane . Hari abagore bambaye ibitenge n'ibitambara bisa n'urwatsi rutoto.

Umurima w'icamwa c'amapera haboneka ivyamwa bine biri kumashami birikumwe n'amababi atotahaye bikaboneka y'uko arikimenyetso ko ico giti c'icamwa kiriko kirakura neza kandi kimaze kwama ivyamwa vyinshi cane.

Intore nyinshi cane ziri hamwe zifise inkondo nk'ikimenyetso y'uko zivuye mu murima canke zivuye gusoromwa. Zifise ibara ryera zishobora kuba zigomba zijanwe kugurishwa canke bazishire mu bubiko.

Inkoko nyishi cane ziri hamwe murizo hari izifise imibiko miremire biboneka yuko ari isake n'izindi zifise imigufi hari nizifise amabara yera n'ayirabura zunamye ahantu hamwe nkikimenyetso yuko ziriko zirarya .

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'umuceri hirya yaho habonekamwo irindi shamba ririmwo ibiti eka nuyundi murima w'ibitoki, Ndikumana aboneka yambaye igitenge numupira ufise ibara ry'ubururu.

Itungu rinini cane rimwo imirima y'ibitoki irinamasho abagore benshi bambaye ibitange n'ibitabara bunamye mu murima bafise irin'amasuka ikimenyetso yuko, ariko barabagara, kuko hagaragara n'ivu ry'ubusizi impande y'ivyoka tegwa.

Ibiraya vyinshi cane vyegaranirijwe hamwe ku meza z'imbaho, nk'ikimenyetso yuko vyashizwe hamwe kugira bishobore kugurishwa neza canke bibikwe neza imbere yavyo hari abantu benshi cane bambaye impuzu z'umuhondo n'ubururu.

Itongu rini cane rigizwe n'umurima w'i kawa hasi haboneka ivyatsi ivyumye k'ikimenyetso yuko ico giterwa bagisasiye kugira abakirinde ibindi vyatsi bimera iruhande yavyo bizwi cane nkugwiri.

Amateke menshi cane ari hamwe atondetse kudufungo ari kumeza yurubaho runini hirya no hino haboneka ayandi atandukanye nimifuko ifise ibara ryera n’ikimenyetso yuko batwaye kwisoko.

Inarunyonga afise umurima w'amabungo, n'ivyamwa vyiza cane bimaze kwera kuko haboneka ibitari bikeya asanzwe afise no mu ntoki, yagiye kubibagara aho yari yarabirembeje ibiti birebire biboneka ari vyo bifashe ico camwa c'amabungo.

Imyumbati mwishane iri hamwe bona ko ikiriko amashishwa n'ikimenyetso yuko ivuye mu murima canke gusoromwa musi yayo hari umupfuko ishobora kuba igombitwagwe mu bubiko canke bayitware kugurisha mw'isoko.

Inarunyonga afise ikawa mu ntoke, ni intete zitukura ubona yuko zikiri mbisi zitaruma, hiriya yaho haboneka ibiti vyinshi cane vy'ikawa nk'ikimenyetso yuko avuye mu murima wayo.

Itongo rinene cane riboneka rikikuje umurima w' umuceri h'irya no hino hakaba harimo ibiti birebire haboneka abagabo batatu n'abagore babiri nk'abaje kwimbura uwo muceri bahagazemo ikimenyetso c'uko ari igihe co gusoroma umwembu wabo.

Masa bose ari kumwe nabagenzi biwe bagiye gusoroma umwimbu w'ibigori afise ikimwe muri vyo gifise amashishwa n'ikimenyetso co kwerekana kwo ibigori vyeze bariko obarasoroma hirya no hino hari ivyatsi bitotahaye.

Ndikumana arunamye yambaye igitambara mu mutwe n'igitenge, afise isuka mu ntoke imbere yiwe hari ivyatsi birebire birandaraye nk'ikimenyetso yuko ariko arabagara yifashishije iyo suka yiwe mu murima w'ibiharage.

Abantu benshi cane bambaye impuzu zirabura zitukura n'izisa nubururu bafise amasuka menshi nabo mu ntoki barunamye n'ikimenyetso yuko bariko bararima canke bariko baraca imiserege kw'itongo rinini cane riboneka ririmwo imirima n'ivyatsi n'ibiti kumpande birebire.

Umwimbu mwe cane ewe uwe amateke uweganirijwe hamwe nk'ikimenyetso kwo uvuye kwimburwa canke bavuye ku soroma mu murima ashobora gukoreshwa mu gutekwa canke bakayatwara kuyagurisha kw'isoko afise ibara risa n'ivu.

Igitegwa c'imyungu ivyamwa vyaco babishize hamwe ku meza y'urubaho n'ikimenyetso co kwerekana yuko vyeze, kandi bigeze gusoromwa bifise inkondo ku mutwe hirya yavyo hariho ibitunguru bifise ibara ritukura.

Iku mana ari hagati iyibiti vyinshi cane bishashe n'ibindi birambitse nk'ikimenyetso yuko ariho ubanikira umwimbu wabo ubavuye gusoroma hirya yiwe hari abantu ububenshi n'ibituki vyinshi cane umurima wavyo n'ibindi vyatsi bitota ale.

Intete nyinshi cane zifise ibara ritukura nk'ikimenyetso yuko ari amahonda canke uburo zegeranijwe hamwe ziri mu mufuko wera zishobora gukoreshwa mu kubikwa kugira zizovemwo imbuto canke zigakoreshwa mu bindi bikoresho nk' ibiterwa canke kugurishwa.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori ugifise amababi atotaye n'ayandi yumye kumitwe nk'ikimenyetso yuko biriko birakura, hirya no hino hariho iyindi mirima itandukanye n'amashamba arimwo ibiti.

Imboga nyinshi cane zegeranyirijwe hamwe; n’Intore zera ubona yuko zigifise ninkondo zazo, bazishize hamwe kugira bashobore kuzibika canke zitwagwe kwisoko canke zikoteshwe nkivyo kurya.

Habimana afise imitumba y'ibigori iriko amashishwa habonekamwo kimwe cavuyeko ayo mashishwa kibonekamwo intete yambaye umupira usa n'ugwatsi rutoto inyuma yiwe hari ibindi bigori bifise amababi yumye nk'ikimenyetso yuko ariko arabisoroma vyeze.

Umurima munini cane w'ibigori. Ndikumana afise kimwe murico mu ntoki gifise amashishwa nk'ikimenyetso cuko ariko arerekana yuko vyeze. Hirya no hino harimwo abantu bambaye ibitenge n'ama pantaro. Abagabo n'abagore bariko barasoroma uwo murima.

Umurima umunine cane wuburo ufise amashugwe ng'ikimenyetso yuko umaze kwera harimwo ivyatsi birandarandaye hasi ni vyo Basabose, ariko arakuramwo ikimenyetso yuko, ariko arabibagara.

Ndikumana ari mu murima w'ibigori harimwo bimwe bifise imitumba iriko amababi yavyo atotahaye mbere n'imishatsi yumye yambaye impuzu isa n'ubururu irya yiwe har'iwundi mugabo hasi har'ivyatsi bitotaye nk'ikimenyetso yuko ivyo bigori vyakuriye mu vyatsi vyinshi.

Inkoko nyinshi cane ziri hamwe harimwo izamabara yera nayirabura nizifise imibiko miremire na mitoya nk'ikimenyetseko yuko harimwo isake n'inkokokazi zose zunamye hamwe biboneka ko ziriko ziranoba hamwe ivyokurya.

Itongo rini cane rigizwe n’umurima w’igitegwa c’ikawa. Intete nyinshi cane ni zo ziri ku mashami n’amababi yaco. Ndikumana ariko yamura amwe mu mababi n’intete z’ico gitegwa. Hirya no hino hariho ibitoke.

Ibirayi vyinshi cane biboneka birihamwe kutubaho dutandukanye tw'ibiti. Bibonekako babishize hamwe kugira bibikwe canke bizovanwemwo imbuto hageze mwirima ryavyo, haboneka n'amabati kumpande asakaje ububiko bwavyo.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ivyamwa vya mandarine biboneka biri ku biti n'amashami atotahaye cane ko amababi yavyo agisa n'urwatsi rutoto. Ivyamwa bimwe muri vyo bifise ibara ry'umuhondo nk' ikimenyetso y'uko bimaze kwera.

Itongo rinini cane ririmwo murima w'ibiraya niryo ririmwo abantu benshe cane na Ndikumana yaje kubereka ukwo basanzwe arima kijambere bene n’umugabo wiwe yambaye igitambara gisa n'ubururu mu mutwe eka hirya yiwe hari ibiti vyinshi vyimikaratusi bikikije uwu murima wiwe.

BASABOSE arikumwe nabasaza biwe bafise urutaro rurimwo umwimbu bavuye gusoroma bigizwe n'imboga zi rengarenga ni nyanya zitandukanye, bari hagati y'ibiti birebire bikikuje umurima bavuye gusoromamwo.

Amavoka abiri ari kumwe, rimwe mur'iryo rirasatuyemwo agace gatoya habonekamwo imbuto y'ico camwa, rifise ibara ritukura nk'ikimenyetso yuko ryeze neza rishobora gukoreshwa canke rikagurishwa.

Amashugwe y'igitegwa c'umwungu, arikumwe n'imyungu mitomito itarakura, nk'ikimenyetso co kwerekana uko imyungu itegwa n'ukuntu ikura bukebuke. Irikumwe n'amababi yayo asa n'ugwatsi rutoto.

Ndikumana afise ishou umunoki ry'amababi atotaye nk'ikimenyetso yuko ari rishasha rikiva mu murima, impande yiwe harindi imirima itandukanye yiyo umuceri no hakurya ibiti vyinsi cane birebire bikikuje uwu murima wiwe.

Bayaga yazindukiye mu murima wiwe w'amagungo afise ikigeyo cuzuye ivyo vyamwa, kuko biboneka yuko avuye ku bisoroma bifise amabara ashaka gusa n'agahama nk'ikimenyetso yuko vyeze neza.

Imifuko myinshi cane ifis'ibara yera iboneka irimwo ibiraya vyuzuye iyo mifuko nk'ikimenyetso yuko bihejeje kwimburwa canke gusoromwa m'umurima wavyo, bigiye kubirwa nk'imbuto cane bijanwe mw'isoko.

Inarunyonga afise umupira usa n'umuhondo umuntu uki uriko uzaranamwo amazi nk'ikimenyetso yuko yagiye kuvomerera ibiterwa vyiwe vy'ibiraya yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe hirya nohino hari imisozi iriko ibiti birebire vy'imikaratusi.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibirayi ,imifuko ibiri niyo bariko barashiramwo umwimbu wico giterwa. NDIKUMANA arikumwe na BASABOSE yambaye umupira utukura ,hirya yiryo tongo hari ibiti vyinshi cane.

Abarimyi batandukanye bahurikiye murunani rw'ibiterwa n'ivyamwa uno munsi bahuriye hamwe kugira berekane imbuto canke ingemwe z'imyembe n'amavoka aho zigeze biboneka bazifise mubigeyo bitandukanye imbere yabo ,muribo harimwo abagabo n'abagore.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibitoki bitandukanye, haboneka ibitoki vyeze bifise imino minini minini eka n'amatoto yavyo aboneka yuko agifise urwatsi rutoto n'ibindi vyatsi vyumye biri hasi ubona yuko bisasiye ivyo bitoki.

Itongo rinini cane rigizwe n’ibiti n’imisozi irimwo ivyatsi bitotahaye nk’ikimenyesto yuko ari ishamba rinini . Ibiti ni birebire bifise amabara atandukanye harimwo ay’umuhondo n’ayurwatsi rubisi .

Unenecane isakaje amabati asaragwatsi rutoto yubakishije ibiti bishinze eka n'amabuye emwe cane ku mande n'imande hari vyatsi egenewe kubikwa mu imbuto zitandukanye zibiraya ibiharage eka n'ibigore.

Ubushaza buteye bufise amababi asa nurwatsi rutoto, bumaze kuzana zimwe mumbuto zabwo, ikimenyetso yuko buriko burera. Hirya no hino hari ivyatsi biri kumpande vyitwa urwiri navyo bitotahaye, eka n'ibiti birembeje ico giterwa.

Tongo rinweni cane ririmwo umurima uwo ibiharage nkiryavyo haboneka ibiti birebire ubona ko arishamba rikikuje uwo murima uduti dutoduto twera dushingagiye impande y'ivyo biharage nk'ikimenyetso yuko bariko barabirembera.

Mbuto inyicane z'amasaka zigizwe n'entete zazo ni zoho ndikumana, ariko aregeranya kugira aje kubika hari ivyatsi vyinshi vyumye biri mpande y'izo mbuto nk'ikimenyetso yuko, ariko arasoroma uwu mwimbu wiwe.

Inzu nini cane yubakishije amabati asa n'ubururu n'ibiti birebire bishinzemwo n'ibindi bikitse vyandikiye ko imbuto z'ibigori z'imitumba bifatanije n'amashishwa yavyo bayaga yambaye ishati itukura ari kumwe n'umugore wiwe bariko baramanika ivyo bigori bizova mu imbuto.

Gori vyi cane vy'imitumba bimanitse ku biti birebire bishinze n'ibindi bikitse bifundikanije amababi yavyo ikimenyetso co kubitegura kugira bizovemo imbuto bazokoresha hageze gutera ibindi bigori.

Itongo rini cane ririmwo imirima itandukanye. Muri yo harimwo amasaka afise imitwe yakuze ubona ko afise n'imbuto zigeze gusoromwa. Hirya yaho hari ivyatsi bifise amashugrwe n'ibiti bire bire.

Imbuto nyicane z'umuceri ziri hamwe zifise ibikohwa ibishishwa zavyo kuri zo tizitandukanije n'intete, kuko zoziba zifise ibara ryera nk'ikimenyetso yuko ari imbuto zishobora guterwa canke zikabikwa ahantu zishobora gukoreshwa.

Intete z'imbuto nyeshcane zitandukanye zimaze kuzana imigera ziteretse umu dukoko dutandukanye n'utumamiro ku meza y'urubaho nk'ikimenyetso co kwerekana ko izo mbuto ziriko zirakura zimaze kuzana amababi.

Ku mana afise igiti itiri muntoki n'intete z'ibigori mu kundi ikuboko nk'ikimenyetso yuko, ariko arabihurungura hirye nohino haboneka yindi imitumba yavyo ifise amabara youmuhondo na yera nk'ikimenyetso yukwo bitandukaniye ku mabara yavyo.

Ibigori vyinshi cane vyegeranirijwe hamwe vy’imitumba. Biboneka ko intete zikiri kumwe n’Imitumba yazo , vyaninikiye ku biti vyinshi cane biboneka ko ari imbaho bitegerejwe kuzovanamwo imbuto bashobora gukoresha mu gutera.

Imipfuko ibiri yibiharage iteretse ku biti iratandukanye, kuko bifise amabara adasa hari ibisa nagahama n'ibindi vyera ni imbuto z'ibiharage zigiye kubikwa canke zikagurishwa mw'isoko.

Uko umyisane iri kumwe irimwo imbuto zitandukanye ahanovuga umuceri ibigori ingano n'ibiharage biboneka yuko zirindiriwe kuwira zigurishwe canke zibirikwe mu bubiko.

Imbuto nyinshi cane zegeranirije hamwe kumeza y'imbaho ,hirya no hino naho nyene har'imbaho ubona yuko zubakishije ububiko bw'izo mbuto, ashobora kuba ariz'umuceri canke ingano Kuko n'intete.

Imbuto nyinshi cane z’ingano ziri hamwe impande y’umufuko zari zibitsemwo. Haboneka kandi n’ imitwe y’ingano myinshi cane idasekuye bivuze yuko bashatse kwerekana itandukaniro riri hagati y’imbuto zisekuye n’izidasekuye.

Ndikumana ariko arengeranya imbuto z'amasaka, ahejeje kuyatotora kuko tubona ibishakara vyayo impande yiwe, biboneka vyumye cane ikimenyotso c'uko yaravuye kubisoroma m'umurima wiwe.

Rika umana ari kw'ikinga yashize ko ivyatsi vy'icane bibohesheje imigozi bifise inimizi n'ibikerera vyitwa ibiharage yambaye umupira wirabura n'i panaro hirya yiwe hari ibitoki vyinshi bifise amababiri asa n'urwatsi rutoto.

Narunyonga, ariko agosora ibiharage yambaye umupira wirabura n'i pantaro yabishize mu bigeyo bitandukanye hamwe n'urutaro biboneka yuko bitandukanye, bitewe n'amabara bifise hari ibisa n'agahama ivyera n'ibishaka kwirabura.

Inzu nini cane y'ububiko ubwo imbuto yubakishije ibiti birebire bishinze neka n'amabati asa n'umururu ayikikuje hejuru na yo nandi ayisakaje hasi haboneka hashashe amabuye nk'ikimenyetso yuko bayikingiye amazi azoshobora kuza abantu babitse imbuto.

Imbuto nyinshi cane z'amasaka ziri ku mitwe y'umurima w'ico giterwa. Amababi menshi cane atotahaye niyo akikuje uwo murima. Biboneka ko ari itongo rinini cane rikikujwe n'ibiti vyinshi.

Imitwe myinshi cane y'imbuto z'amasaka izo bashize hamwe nk'ikimenyetso yuko imaze gukura kandi zishobora kubikwa nk'imbuto zo gukoreshwa hageze kurima ayandi mahonda canke gutera imirima.

Imikerera myinshi cane y'ibiharage irihamwe itondetse utudobo dutandukanye ifise urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko yakuze kandi yeze neza cane bayiteretse ku meza y'imbaho.

Itongo nini cane rigizwe n'umurima w'amasaka, imitwe y'imbuto myinshi cane n'amababi yavyo atotahaye niyo agize uwo murima, nk'ikimenyetso yuko ayo mahonda ageze gusoromwa canke yeze.

NDIKUMANA yanikiye umwimbu wiwe w'ibiyoba. Yambaye ishati n'ipantaro, yunamye mu ndaro yubatsemwo ububiko bwavyo nk'ikimenyetso cuko ariko arategura imbuto azokoresha hageze kurima.

Isahani iteretse kwibuye, irimwo Ibiharage bitukura n'ikimenyetso c'uko ari imbuto bashobora gukoresha umwanya wariwo wose bagiye kurima umurima canke bagiye gutera ico giterwa c'igiharage.

Inarunyonga ahetse umwana, yambaye igitenge n'igitambara afise urutaro mu ntoki, ariko aragosora ibigori icanke amahonda kugira azovanemwo imbuto hasi yaboneka ivyatsi vinshi bitandukanye n'amatafari atandukanye.

Ibiharage vy'icane biri hamwe biri mu kagemeri gateretse ku kirago hejuru gifise ibara ryirabura ivyo biharage bifise amabara atandukanye, kuko ibimwe muri vyo vyera ibindi bigatukura ibindi bigasa n'umuhondo.

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba biboneka bigerekeranye vyanikiye ahantu har'ibiti birebire n'uruzitiro rw'amabati atukura nk'ikimenyetso yuko bibitse kugira bizovemwo imbuto bazokoresha hageze ko barima ibigori.

Runyonga yambaye igitambara mu mutwe n'ishapure mw'izosi, muntoki afise ibiyoba vyinshi cane n'ikimenyetso c'uko ari mu murima wavyo, hirya nohino haboneka ibindi biteye mu murima w'ico giterwa c'ibiyoba eka no hakurya haboneka ibigori vyinshi.

Imbuto nyinshi cane z'ibiyoba rizo ziboneka ko zatonowe zamaze kuvanako ibishishwa n'imbuto babishize ukwavyo biri ku gitambara cera gishashe kumeza y'urubaho.

Intete inyiscane ziri hamwe umurizo harimwo izitonoye nk'ikimenyetso bashaka kwerekana ko ibiyoba vyeze n'ibiteze imbuto zico giterwa hirya yavyo hari amashurgwe asa n'umuhondo n'urwatsi rutoto.

Imbuto z’ubwoko bwinshi cane butandukanye z’Ibiharage buri hamwe, buboneka ziri munkoko zitandukanye bitewe namabara hariho ibisa numuhondo, ibitukura, ivyera ibisa nubururu eka nibifise amabara yompi.

Ndikumana afise ikanya muntoke yambaye ishati ,iruhande yiwe har'imifuko myinshi cane ubona yuko harimwo ibiyoba ariko aranikira bizovamwo imbuto azokoresha ageze mwirimwa zavyo, haboneka kandi n'ivyatsi vyumye bir'impande yizo mbuto ziwe.

Ibiguri vy'icane bimanitse ku biti vy' imitumba n'intete zizovamwo imbuto z'ico giterwa ibiti birebire bishinze n'ibindi bikitse n'amabati ari hejuru ni yo yubakishije ububiko ubw'ico giterwa.

Inkoko nini iriko ibiharage vyirabura vy'inkutu, biri ku kamamiro gatoya kabajemwo mu rubaho rw'igiti, bishobora gukoreshwa mu guterwa mu murima canke bigatwarwa kugurishwa.

Ikerera itandukanye y'imbuto y'ibiharage, bitewe n'uko isa hari iy isa n'ubururu iyisa n'umuhondo n'isa n'urwatsi y'urutoto iteretse ku meza y'urubaho n'ikimenyetso cerekana ko n'imbuto izoba zifise amabara atandukane anye.

Imitumba y’ibigori iboneka yuko bitaraharugurwa canke ikurweko intete, iboneka yanikiye hejuru ku biti vyinshi bitandukanye nk’ikimenyetso yuko birindiriwe kuvanamwo imbuto z’ibigori zizoterwa hageze kurima.

Umurima w'ibiharage uboneka umaze kuzana imigerera n'amababi y'imigubi, impande y'ico giterwa hari utubuye dutoya turi mw'ivu nk'ikimenyetso cuko nta vyatsi bihari vyashoboye kubagarigwa.

Basabo wose afise ikinga amu muntuki, ariko ararisunika yarishize ko umwimbu umwinshi cane w'ibiharage biziritse n'imigozi nk'ikimenyetso yuko avuye gusoroma umwimbu uwiwe yari yo ararimye w'ibiharage.

Itongo rinini cane riboneka, ririmwo umurima w'ubushaza uteye ku murongo. Bumaze gukura kuko haboneka ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, mbere bimwe na bumwe bumaze kuzana amashugwe. Burabagariwe kuko ivyatsi vy'urwiri biri ku mpande vyakuweho.

Kigiyu bisara umuhondo n'ibindi bitukura ni vyo birimwo umbwimbu umwenshi cane w'ibiyoba ubonekamwo abagore benshi bariko barabisorongora babivanamwo ibishakashaka ivyatsi kugira bashobore ikubika neza izo mbuto.

Ndikumana n'umugore wiwe bari m'umurima munini cane w'amahonda ,baboneka ko bariko bayica imitwe nk'ikimenyetso c 'uko bariko bategura imbuto z'ico giterwa yambaye inkofero m'umutwe Kandi biboneka zigifise ivyatsi bitotahaye.

Intete z'umuceri nyinshi cane zegeranirije hamwe mw'isorori y'urubaho, ufise intete zera cane nk'ikimenyetso yuko ari umuceri weze kandi wasoromwe biboneka yuko ushobora kuba ugomba ujanwe kw'isoko canke gutekwa.

Itongo rinini cane ry'umurima w'amasaka wamaze kwera. Imbuto z'ico gitegwa hejuru imitwe yazo isa n'agahama ifise amababi menshi cane asa n'urwatsi rutoto n'ayandi yumye nk'ikimenyetso yuko yeze.

Ibiharage vyinshi cane biri hamwe bibitse nk'imbuto zizokoreshwa hageze ko batera, bifise amabara atandukanye bimwe murivyo bisa n'umuhondo, ibindi biratukura n'ibindi vyera. Bishobora kugurishwa canke bigatekwa.

Umurima munini cane ugizwe n'igiterwa c'amahonda. Haboneka amababi yavyo n'imitwe imwe irimwo imbuto z'amasaka, hirya yaho habonekaho hari ibiti bivuze ko ari ishamba rikikuje uwo murima.

Inzu nini cane biboneka ko bayindandarizamw'imiti kuko icafyeko ibiterwa bitandukanye. Muri vyo harimwo: ibitunguru, inyanya, ikaroti, n'ivyamwa bitandukanye nk'imboga, eka n'ibiti bikenerwa gupomwa canke guterwa imiti.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa afis'urushinge muntoki, Basabosi amufatiy 'ugutwi kw'inka nk'ikimenyetso ko agomba ayivure, arikumwe n'abandi benshi cane umwe muribo yambaye inkofero yirabura n'ishati yera.

Imbwa zibiri ziri imbere y' abaganga batatu babiri muribo n' abagabo umwe n' umugore n' ikimenyetso yuko bagomba bafashanye kuvura izo mbwa nazo zifise ibara ryirabura zihagaze kumeza y' imbaho.

Ingurube nini iboneka iryamye yashize ukuboko n'ukuguru hejuru ibibunduguru vyayo vyinshi cane bifise amabara yera n'ayirabura biboneka biriko bironka anyina wayo hasi hari ivyatsi n'ebivu vyinshi cane nk'ikimenyetso yuko biri mu ndaro yayo.

Ndikumana n'umuganga w'inka ari inyuma yayo ifise amahembe maremare iboneka ko iri mu ruhongore, kuko agomba ayitere umuti yambaye inkofero itukura n'ibirato vyirabura hirya yiwe hari vyatsi bitotahaye.

Ingurube nini cane ifise ibara ryera, iri munzu yubakishije imbaho z'ibiti zishashe hasi n'izindi zikitse hejuru no mumbavu yayo. Nk'ikimenyetso yuko iryamye mu ndaro.

Inzu ifise imbaho zikitse n'ibiti bishinze n'ikimenyetso c'indaru irimwo ibibunduguru vy'ingurube vy'incane hirya no hino hari n'ivyatsi bitotaye n'ikimenyetso, kandi ko arishamba rikikuje iyundaro y'izo ngurube.

Kabura ni umuganga w'inkoko, afise imwe murizo mu ntoki, ifise amabara yera nk'ikimenyetso cuko agomba ayivure canke ariko avuga ubugwayi bwayo, ari mu nzu nkaho yagiye kuziraba mu ndaro yazo

Inka nyinshi cane zegeranirijwe hamwe, hirya yaho haboneka umwotsi nkaho bazicaniye . Muri zo harimwo izisa n’umufyiri, izifise amabara yera ,n’izakagajo ziriko zirarya ubwatsi, buri mu bwato bushigikijwe n’ibiti.

Ndikumana n'umuganga w'ibitungwa ari kumwe na basabose amufatiye ukuguru kw' ingurube nk'ikimenyetso yuko bagomba bayivure bayitere umuti hirya yaho hari ibibaho bikitse biboneka ko bagiye kuyiraba mu ndaro ibamwo

Inka nini cane y’amahembe maremare ,hirya yayo habonekamwo izindi nka ziriko zirisha ubwatsi bw’inshinge buremvye ,butotahaye, n’ibiti hakurya no hino mu misozi. Biboneka yuko iyi nka iriko iraraba umuntu canke ikintu .

Ndikumana ari hagati y'ibiti bitandukanye n'inyana imbere yayo afise urushinge mu ntoki nkikimenyetso yuko agomba ayitere urushinge kuko ari umuganga w'ibitungwa arikumwe na Basabose amufatiye ico gitungwa ugutwi n'umunwa.

Ku mana niumuganga kwibitungwa ari kumwe n'inkoko nyishicane imwe muri zo ayifashe umuntoki ifise umubiko umutoya iboneka ko ari inkokokazi imbere yiwe hari indobo ifise ibara ryera n'iritukura.

Inkuku nyinshi cane ziri hamwe zifise imibiko umitoya nk'ikimenyetso yuko ari nkokukazi atari insake zimwe muri zo zihagaze ku ndobo zera n'imifuniko itukura ziri mu nzu isakaje amabati n'impome zifise imbaho.

Inka nyinshi cane ziri hamwe, ziboneka zifise amahembe maremare ziriko zirarisha zirahagaze nk'ikimenyetso yuko zivyagiye ziruhutse zahejeje kurya, hirya yazo haboneka ivyatsi vyinshi cane nkaho wogira n'ishamba.

NDIKUMANA n'umuganga w'ibitungwa , arikumwe n'abandi bantu benshi harimwo umwe afise isaha kukuboko, baryamitse inka hasi, bagomba bayitere urushinge, bamwe muribo bambaye impuzu z'ubururu ,iryamye muvyatsi vyumye.

Inka yumufyiri ifise amabara yera kumaguru yunamye mu bwatsi bwinshi butotaye, nk'ikimenyetso yuko iriko irarisha, hirya haboneka inzu yubakishije ibibaho vyumye bikitse n'ibindi bishinze, kuko ariho iba.

Ndikumana n'umuganga w'inka , ari inyuma yayo iruhande yiwe haboneka agacupa karimwo amazi . Afise igishinge kininiya cane ariko agitera mu nka , ikimenyetso cuko ariko arayivura.

Ja nyinshi zegeranirijwe hamwe muri zo hariwo izo umufyiri izi akagaju neza igitare haboneka ibiti bizitangirije nk'aho ari uruhongore rwazo bagomba bakoreshe bazicishamwo kugira bazitere imiti yica udukoko tuzirya.

Iyo nkoko iboneka iri hejuru y'amagi. Iri mu vyatsi vyumye kandi ubona yuko arivyo bayisasiye nk'ikimenyetso yuko iraririye ayo magi. Iboneka kandi inyuma y'ibiti ubona yuko vyubakishije ikiraro irimwo.

Inkoko nyinshi zegeranirijwe hamwe. Ziri mu nzu nk'ikimenyetso y'uko ari indaro yazo zirimwo. Haboneka izirikumwe zose harimwo isake n'inkokokazi nk'aho zishobora kuba zirindiriye gutegwa umuti.

Ingurube iryamye hasi ha mpande yayo hari ibibaho bikitse n'ibindi bicinze nk'ikimenyetso yuko iri mu ndaro ibibunduguru vye cane bifise amabara yera nayirabura biriko birayonka iryamye na yo hasi.

Ingurube neni cane iryamye hasi haboneka amatwi yayo n'amaboko yayo ibibirunduguru vyinshi cane biboneka biriko bironka habonekamwo nibibaho bizungurutse aho iyo ngurube iri n'ikimenyetso yuko iri mu ndaro yayo.

Ndikumana ni umuganga w'ibitungwa, ari hagati y'ingurube nyinshi zitandukanye mbere afashe imwe mu mugongo, yambaye umupira utukura hirya no hino hari imbaho n'ibiti biboneka ko ari indaro yazo.

Inka ifise amabara yera n'umufyiri iri kumwe n'inyana yayo, Ndikumana afise igikamanka mu ntoki, ariko arakama hirya no hino inka ni nyinshi cane ziriko zirarisha ubwatsi wubutotaye.

Ndikumana ari kumwe n'inka nyishi cane ,imbere yiwe n'umuganga wigobitungwa muri zo harimwo zifise amabara y'umufyiri nakagajo umwe muri bo afise inkoni n'ikimenyetso yuko, ariko araziragira canke zigomba ziterwe imiti.

Basa bose ni muganga we bitungwa ari hejuru y'ikibaho n'imbere yiwe hari ingurube n'ikimenyetso yuko aje kuivura h'irya nohino umutuzu habonekamo, kandi ibibunduguru vyinshi i bitandukanye bifise amabara yera.

Igurube nini iryamye hasi, iriko yonsa ibibunduguru vyinshi cane bifise amabara yera nay'umugina, ku mpande haboneka ibiti bicasharije N’imbaho nk'ikimenyetso yuko iri mu ndaro yayo.

Intama nyinshi cane ziri hamwe n'impene. Ndikumana ari imbere yazo yambaye igitenge gisa n'urwatsi rutoto, impande yiwe hari n'abandi bantu benshi nk'ikimenyetso yuko bahuriye kw'isoko ry'ibitungwa.

Arikumana ni'umuganga w'ibitungwa arikumwe na Basabose yamufatiye izosi ryayo n'ukuboko kugira ashobore kuyivura ayiteye urushinge, hirya no hino haboneka ivyatsi bitotahaye birandaraye hasi nk'aho bayiryamitseho.

Inyoni ntoya cane ifise amaso asa n' umuhondo n' amababa yera ihagaze kugiti kinini cane gifise amashami n' amababi asa n' ugwatsi rutoto n' ikimenyetso yuko iri mw'ishamba rinini cane.

Inkende zibiri zifise amabara abiri atandukanye harimwo ayo umuhondo w' mugongo n'ayirabura ku mutwe no ku maboko ni zo zikozeca ku giti kirekere c'umugano zagondamitse haboneka amashami y'ico giti atotahaye cane ubona yuko agesana rwatsi rutoto.

Inyoni ntoya ifise amabara menshi cane atandukanye harimwo ayirabura, na yera, nay'umuhondo kumaguru ,ikagira n'amaso ashaka gutukura. ihagaze kugishitsi c'igiti kirekire iriko iraba ibubamfu bwayo.

Imamfu ifis'ibara ryirabura yicaye ku giti kirekire gifise amashami nayo manini . Ivyatsi bifise urwatsi rutotahaye nivyo yashizeko ukuboko ,nk'ikimenyetso yuko iri mw'ishamba rinini cane.

Inyuni nenecane ifise amababa yirabura n'izosi irera iri mu bwoko ubw'inkona ihagaze ku giti kirekire c'amashami iyumye kitagira amababi ubona ko ucakiwe n'izuba hejuru mu kirere hasa n'ubururu.

Inyoni ngufi ifise utubara twinshi dutandukanye tw'umuhondo , utwera, n'utwirabura ihagaze kw'ishami ry'igiti hirya yayo haboneka amababi asa n'urwatsi rutoto .Nk'ikimenyetso yuko iri mw'ishamba ry'ibiti vyinshi.

Inyoni nini cane ifise umubiko utukura n'amababa yirabura ihagaze kw'ishami ry'igiti rinini rifise amababi menshi cane, asa n'urwatsi rutoto nk'ikimenyetso yuko iyo nyoni iri mw'ishamba rinini cane.

Inyoni nini cane y'irabura ikaba ifise n'amabara y'umuhondo mwizosi no kumunwa ihagaze kugiti gifise amashami abiri ,impande yaho Hari amashurwe y'urwatsi rutoto n'udutukura.

Inyoni nyinshi cane ziri hamwe, zifise amabara atandukanye bitewe nuko zisa, murizo harimwo izirabura mw'izosi zikagira n'umutumba wera, zihagaze mu vyatsi bitotahaye ziri ku nkombe y'uruzi, haboneka n'amazi menshi cane nkaho zigiye kuyanywa.

Imbugu zitatu ziri mu vyatsi birebire vyumye biyatotaye, kuko ntabara y'urwatsi rutoto bifise igye nohino hari ibiti birebire vy'imikaratusi nk'ikimenyetso yuko ziri mw'ishamba zagiye kurisha.

Inyo ni ntoya efise izosi risa n'umuhondo n'amabba yayo yera umurizo uwirabura iboneka iri ku mashami iyumye impande yaho hari amababi mecane atotaye asa n'urwatsi i rutoto nk'ikimenyetso yuko iri hejuru ku giti.

I wiye ririni cane ryamaze kumera ko ivyatsi hagaragara ho umuserebanyi na we nyene ufise amabara atandukanye yivanzemo ayera ayirabura ayo umuhondo eka n'ivyatsi vy'inshi cane ivyiganjemwo ibisan'urwatsi rutoto n'umuhondo.

Inyoni nini cane iri mu bwoko bw’inkona ihagaze hejuru ku giti cumye gifise amashami n’amahwa. Hejuru mu kirere hasa n’ubururu. Ico giti ntamababi gifise atotahaye nk’ikimenyetso yuko cumye.

Inyoni nini ifise umubiku wirabura utandukanye n'izindi ihagaze kwishami ry'igiti, inyuma yayo hari amababi y'urwatsi rutotaye n'ibiti birebire, n'ikimenyetso yuko ari mwishamba rinini cane gose.

Inyoni nini cane ifise amabara atandukanye ay' umuhondo ayirabura nayatukura, ihagaze ku mashami y'igiti hirya no hino hari ivyatsi birebire ubonako bitotahaye nk'ikimenyetso yuko biri mw'ishamba ry'ibiti vyinshi.

Inyoni nyishi cane ziri hamwe zifise amababa yirabura imwe muriyo irasamye ifise ifi imbere yayo nk'ikimenyetso yuko ihejeje kuyikura mumazi. Hari n'umusenyi mwinshi cane zihagazemwo.

Inyoni intoya ifise amabara atandukanye asa n'ubururu ayirabura n'agahama akumumwa ihagaze ku giti cumwe gifise amashami na yo nyene iy amaze kuma biraboneka ko nta mababi na yo agisigayeko, kuko gisa nicakiwe n'izuba.

Inyoni ntoya yirabura ifise umunwa muremure n'utubara twinshi twera, ihagaze kw'ishami ry'igiti ryumye kuko ubona yuko ntamababi canke amashami rifise y'urwatsi rutoto, hirya haboneka igicu cijimye.

Inyoni zibiri zifise amabara menshi cane atandukanye harimwo ubururu n'agahama, ziri mu vyatsi vyinshi bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto aho zihagaze ku mashami y'ivyo biti nk'ikimenyetso yuko ziri mw'ishamba ryinshi cane.

Igikoko gifise ibara ry'irabura, gifise n'amahwa menshi mu mugongo, kizwi nk'ikinyogoto, kiriko gica mw'ibarabara ririmwo ikaburimbo risize n'akarangi kera mu mpera. Hirya no hino haboneka ivyatsi bitotahaye.

N’inyini nini cane ifise amabara atandukanye y'ubururu y'umuhundo ari rwatsi rutoto yunamitse umunwa wayo ijisho rifise ibara ryera n'iryirabura ritandukanye n'ukundi rundi ruhande rusa rw'iyo nyoni.

Imbwa iboneka ifise ibara ry' umuhondo mumaso n' umunwa wirabura n' amatwi abiri biboneka ko ari imbwebwe, iri muvyatsi vyumye n' ibiti birebire n' ikimenyetso cuko ari ishamba rinini cane.

Inyoni ntoya ifise amabara atandukanye y'ubururu n'umuhondo, irasamye ifise ifi ntoya mukanwa, hirya yaho haboneka amazi n'igicu c'ubururu hejuru mukirere amaso yayo arirabura.

Inyoni ifise ibara risa n'umuhondo no ku mababa n'umunwa w'irabura iri kucari hejuru impande y'ivyatsi vyumye hirya no hino hari ibindi bitotahaye nk'ikimenyetso yuko iri hejuru ku giti kw'ishami ryaco

Inkende irimwishamba ririmwo ibiti birebire n'amashami, haboneka amababi agitotahaye asa n'urwatsi rutoto, isa n'ibara ry'irabura n'izosi ryera amaso yayo nimato cane iri kumashami y'ibiti bibiri.